Buna shinii halluu adii qabu kan bocni daraaraa fi danaan adda addaa irra jiru keessa jiruudha. Shiniin bunaa kun baataa isaa irra fal'aana sibiilaa waliin ta'aa jira. Bunni kun mataa isaa irraa hoomacha kan qabuudha.

Kun aangawa yookin hoji gaggeessaa dhaabbata barnootaa olaanaa yuunivarsiitii Finfinneeti. Yuunivarsiitiin Finfinnee yuunivarsiitii guddaa fi umurii dheeraa Itoophiyaa yoo ta'u, muummee barnootaa gosa garaa garaatin barattoota kumaatama hedduun bara baraan lakkaawwaman barsiisa.

Manneen qorqoorroo lama oddoo tokko keessatti argama. Manneenii achi fageenya irratti randii fi gaarreen mukkeenniin uwwifamanii argamu. Manneen duuba baargamoo gaggabaaboon dhaabbatanii jiru. Sararri ibsaa mana baaxii manaatii olirra darba.

Iddoo kanatti istoofii ittoo addaa addaa irraa itti hojjetaniidha. istoifiin kun istoofii baay'ee bareedaa fi miidhagaa taheedha. istoofii kana irra mokonkoraan adii kan ta`eetu irra jira. akkasuma illee istoofiin kun humna ibsaatin kan hojjetudha.

Bineensi bosonaa kun maqaan ishee waaliyaa ayibeeks jedhamti. Bineensi kun kan argamu addunyaa irratti bakka tokko qofa yoo ta'u, innis paarkii gaarreen kaaba Gondar keessatti argamu keessattii dha. Waaliyaa ayibeeks, bineensota Itoophiyaa keessatti qofa argaman keessaa isa tokko.

Kophee gurraachi halluun alaabaa Itoophiyaa irratti kaafame sanduuqa irra taa'ee jira. Kopheewwan lachuu jalli isaanii adiidha. Kana malees, halluu magariisni irratti kaafamee ykn sararamee jira. Foo'aan kopheen ittiin hidhamu adiidha.

Lafti gabaa bakkeewwan garaa garaa sirna bittaa fi gurgurtaaf qoqqoodaman hedduu qaba. Isaan keessaa bakki itti urgooftuuwwan adda addaa ittoof ta'an gurguraman tokkodha. Iddoon kun bakka harmeen kun urgooftuuwwan itti gurguraa jirtudha.

Meeshaa 'elektirooniksii' xiqqaa kan duuba isaa irraa shiboo dheeraa lama kan halluu diimaa fi gurraacha qabuudha. Meeshaan kun aangoo humnoota meeshaalee 'elektirooniksi' adda addaa safaruuf fayyada. Fuullee meeshaa kanaa irra lakkoofsa digiitii sadiitu jira.

Daa'imman yeroodhaan gara mana barumsaa galchuun gaariidha! Mucayyoon kun yeroo jalqabaaf mana barumsaa kan galte yommuu ta'u, banamuu mana barumsaa kan bara 2017 agarsiisaa kan jirtudha. Barreeffamichi bara isaa lafa kaa'ee jira.

Barjaa mana ispoortii irratti beeksisaaf maxxanfamee jiruudha. Barjaa kana irratti suuraan namoota qaama gurguddaa qabanii argamaa jira. Akkasumallee barjaa kana irra suuraan taphattoota kubbaa miilaa illee argamaa jira. Naannoo mana kanaa dhagaan muraasni lafa jira.

Madaalli hangaa mana murtii sibiila irraa hojjatametu jira. Madaalaa achitti kitaabni guddaan tokko addaan banamee kitaaba cufaa taa'ee jiru irra kaa'amee jira. Kana malee , gama irratti kitaabolee baay'een tarreeffamanii jiru.

Oromoon sabboontota miidhagduudhaan guutuudha. Dubartiin uffata aadaa faaya miidhaginaan kuulame uffattee dhaabachaa kan jirtudha. Iddoon isheen jirtu kun naannoo manneen baadiyyaa itti argamanidha. Bakki isaa bosona magariisaan kan marfamee jirudha.

Fardii gaarii harkisuuf fe'ame hurufa bal'aa irra dhaabbatee jira. Gara duubaan galabaan kuntaalatti guutamee iddoo namoonni taa'an irra kaa'amee jira. Gaarii dhaabbatee jiruun achitti mukni damee lama qabu dhaabbatee jira.

Buufatni xiyyaaraa kun buufata xiyyaaraa daandii qilleensaa Itoophiyaa yoo ta'u, buufanni xiyyaaraa kun Buufata Xiyyaaraa Boolee jedhama. Buufanni Xiyyaaraa Boolee magaalaa Finfinneetti kutaa magaalaa Booleetti kan argamu yoo ta'u, buufanni xiyyaaraa kun baay'ee guddaa dha.

Muumichi ministeeraa Itiyoopiyaa duraanii obbo Haayila Maariyaam Dassaalenyi yeroo isaan waltajjii irra dhaabbatanii yeroo isaan waadaa galaa jiraniidha. Naannoo namoota lama ta'aanii dhaabbachaa jiran kanaa alaabaan gosa garaa garaa argamaa jira.

Namoonni hojio qonnaa hojjetan hojii isaanii haala gaarii ta'een yoohojjetan bu'aa gahaa ta'e irraa argatu. Kana jechuun immoo namoonni Callaa gaarii argachuu yoobarbaadan jalqabaa kaasee kunuunsa gahaa gochuufiidhaan hojjechuu qabu. Akkatti hojjetaniiru taanaan midhaan isaan oomishan firii gaarii godhata.

Midhaan nyaataaf oolu Kan maqaan Isaa boqqoolloo jedhamuun beekamuudha biqiltuun Kuni halluu magariisa Kan qabuudha. biqiltuun Kuni nyaataaf Kan hin geenye Kan reefu Amma guddachaa jiruudha. biqiltoonni biroo Kan halluu magariisa qaban cinaa midhaan kanaa jiru

Suuqii meeshaaleen elektirooniksii itti gurguraman keessa laaptooppiiwwan gurguraaf qophaa'an tarree galanii maamila eeggachaa jiru. Namni tokko dhaabbatee gatii laaptooppiin itti gurguramu gaafachaa jira. Innis boorsaa dugdatti baatee jira. Namni gurguru keessan taa'eera.

Inni suuraa irratti muldhatu kun barcumaa yookiin teessoo jedhama. Akkuma beekkamu teessoon faayidaa hedduu qaba. Isaan keessaa muraasni mana bareechuuf, irra taa'uufi k.k.f dha. Teessoon mukarraa tolfama. Wolumaagalatti teessoon dhala namaatiif baayee barbaachisaadha.

Biyya keenya keessa hanqina konkolaataa guddaatu jira waanta ta'eef namoonni yeroo konkolaataa wayii argatan ala buluu irra jedhaniitu kanuma argatan irratti baay'atanii meeshaalee hedduu wajjin adeemu. Waanti akkasii immoo dhala namaatiif waanta baay'ee rakkoo cimaa fiduu danda'udha. Kanaaf dhimma furmaata barbaadudha.

Kuduraalee fi muduraalee gosa gara garaa argaa kan jiru yoo ta'u, isaan kunis bakka kanatti kan walitti qabamaniif gurgurtaafidha. isaanis kanneen akka qaaraa, qullubbii diimaa, hundee diimaafi kanneen kana fakkaatan kan biroodha.

Kun kitaaba afaan Ingiliziitiin barreeffame ta'ee kan waa'ee siyaasaa barsiisuudha. Maqaan kitaabichaa "Qo'annaa siyaasaa fi seensa saayinsii siyaasaa" jedha. Qolli kitaabichaa barreeffama bifa adiitiin barreeffameefi halluu duubaa cuquliisaafi gurraacha kan qabuudha.

Suuraa dal'aa guddicha ulaa 'yuunversiitii' Finfinnee irratti hojjatamee jiruudha. Dal'aa ulaa kana irra alaabaan adda addaa muka alaabaa irratti fannifamanii jiru. Naannoo dal'aa kanaa biqiloonni magariisni baay'een duuba isaan argamaa jiru.

Inni suuraa irratti muldhatu kun mana citaati. Manni citaa mukaarraa fi gubbaa isaa irratti immo citaadhaan kan kabame yemmuu ta'u dhalli namaa jiruu fi jireenya isaa achi keessatti kan gaggeeffatuudha.

Naachi bineensa cimaa bishaan keessa jiraatuudha. Bineensa kana dhalli namaafi bineeldonni kaan baay'ee sodaatu. Ilkaan isaa baay'ee wanta ta'eef yeroo inni afaan banu nama sodaachisa. Haata'u malee yeroo ammaa kana gogaan isaa faayidaa guddaa kennaa jira.

Maqaan asoosama kitaaba kanaa maqaan isaa Godaansa of Dagachuu kan jedhamu yoo ta'u, qabiiyyeen kitaaba kanaa asoosama dheeraa dha. Asoosamni dheeraan kun nama Aaddee Fireehiwoot Taaddasaa Lammaa jedhamtuun kan barreeffamee dha.

Manni kitaabaa iddoo yookiin Mana dubbisaati. Manni dubbisaa Kun iddoo yookiin bakka namoonni yookiin baratoonni baay'een itti dubbisaniidha. Manni kitaabaa iddoo callisa qabu, iddoo dubbisaaf baay'ee mijataa ta'eedha. Manni kitaabaa kitaabolee hedduu of keessaa qaba.

Harmeen Oromoo uffata aadaa Oromoo uffattee siinqee fi marga jiidhaa harkatti qabattee dhaabbattee jirti . Kana malees, morma isaanii irraa callee halluu alaabaa abbaa gadaatiin dha'ame hidhattee jirti. Dudduuba ishee irratti lafti margaa uwwifame ni jira.

Irreechi ayyaana galateeffnnaa guddaa ummata oromooti. Irreechi mallattoo tokkummaafi jaalalaati. Irreechi ayyaana yookiin aadaa Oromoo yeroo ganni caamee birraan bari'u, waaqayyoon kan Ganna dukkana keessaa gara ifaatti waan nu ceesifteef jedhanii waaqa itti galateeffataniidha.

Abiddi voolkaanoo lafa keessaa ol danfaa jira. Voolkaanoon dhagaa keessa lafaatti hoo'inaa guddaan baqantu irra lafaatti ol dhangala'a. Inni boolla guddaa irra lafaa irratti hojjatee argama. Yeroo dhoo'utti miidhaa guddaa geessisuu danda'a.

Bakki qaama itti dhiqatan mijataa ta'uun isaa namoonni yeroo baay'ee qulqullina isaanii akka eeggatan isaan gargaara. Itoo bakki mijataan hinuumamin dura namoonni lagatti fa'aa deemanii dhiqachaa turan. Kun immoo laggeen qulqullina isaanii akka dhaban isaan taasiseera.

Magaalan iddoo yookiin bakka namoonni baay'inaan jiraataniidha. Magaalan bakka taajajilootni hawwaasummaa kanneen akka; bishaan qulqulluu, ibsaa, daandiifi geejjiba, taajajila fayyaa, Mana baruumsaafi kanneen kana fakkatan guutamanii argamaniidha. Magaalan iddoo baay'ee jireenyaf mijattuu taateedha.

Namoonni baay'atanii karaa qulqulleesaa kan jiranidha. namoonni kun uffannaa isaanii halluu sadii kan qabudha. halluun kunis kanneen akka gurraacha, diimaa fi adii kan tahedha. namoonni saalaan osoo addaan hin qoodamin baay'atanii qulqullinaan magaalaa kan eegaa jiranidha.

Kuduraaleefi fuduraalee bakka tokkotti soorrataaf akka ta'uuf qopheeffachuun fayyaa namaatiif baay'ee barbaachisaadha. Kana jechuun namoonni gabaa irraa waantota kana bitatanii yookiin immoo oomishatanii fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Akka isaan hinaloofneef immoo bakka qorraa ta'e kaa'uun baay; ee barbaachisaadha.

Harmeen takka dhaabbattee kolfaa jirti. Ishee duuba namoonni hedduun taa'anii jiru. Harmeen harka ishee lamaan kuntaala adii keessaa midhaan qicaa jirti. Kana malees, morma ishee irratti fannoo sibiila irraa hojjatame hidhattee jirti.

Iddoon kun bufata gabaa namoonni wantoota addaa addaa wali irraa bitanii fi walitti gurguraniidha. iddoo gabaa kanatti wantoota garaagaraatu jira. akkasumas iddoo buufata dukkanaa qoricha garaagaratu argamaa jira. suukii kana keessa qoricha gosa addaa addaa hedduutu jira.

Namoota lama walcinaa dhaabatanii Jiraniidha. namoonni Kuni huccuu cuquliisa ta'ee iddoo tokko tokkoo gurraacha ofirraa qabu uffatanii jiru. inni tokko miila isaatti waan adii marattee Jira. lamaan isaanii isaaniiti harka mirgaatti waan adii maratanii jiru. hidhii isaanii keessaa waan battee galchanii jiru. kunis aadaadha.

kun ammoo meeshaa televejiinii ittiin to'annu bannuu fi ittiin cufnu yoo taatu maqaan ishees rihobootii jedhamuun kan beekkamtudha. kunis dhabbata saamsingiin kan oomishamtee gabaaf yookaan fayyadamtootaaf dhiyaattedha. isheenis lama taatet jirti.

Simbirrooleen lama kan balali'aa dhufanii hara tokkorra qubatanidha. Bishaan hara kanaas baay'ee qulqulluu ta'uu isaarraa of keessaan samii cuquliisaa nutti mul'isa. Simbirrooleen kunis kan halluu adii qabaniifi bay'ee babareedduu ta'anidha.

Dhugaatiin kun dhugaatii juusii kan jedhamuu dha. Juusiin kun kuduraa fi muduraa gosa garaa garaa kan akka :avokaadoo, maangoo, loomii fi kanneen biroo faa irraa qophaa'a. Dhugaatiin juusii faayidaalee hedduu fayyaa qaama namaaf kenna.

Kun gosa allaattii yoo ta'u, baay'ee olka'uudhaan samii keessa balali'aa kan jiruudha. Kochoon allaattii kanaa karaa bitaa, mirgaan fi akkasumas karaa duubaa garri caalaan bifa adii kan qabuudha. Gara qarqaraatiin immoo bifa gurraacha qaba.

Inni suuraa irratti muldhatu kun uffata aadaa oromoo gujiiti. Akkuma beekkamu sabaa fi sab-lammoonni garaa garaa uffata aadaa mataa isaanii qabu. uffanni aadaa oromoo gujii immoo uffata baayee hawataa fi yeroo ayyaana ummatichi uffatuudhaan kan beekkamuudha.

Biyya keenya Itoophiyaa keessa manneen barnootaa olaanoo hedduutu jira. Isaan keessaa tokko Yuunivarsiitii Goondar kaasuu dandeenya. Yuunivarsiitiin kun namoota hedduu qaree baasuudhaan biyya kana irra darbee addunyaadhaaf gumaachuu danda'eera. Akkuma Yuunivarsiitii kanaa kanneen kaanis hojii boonsaa hedduu hojjechaa jiru.

bineensa argaa kan jirrudha. isheenis maqaan ishee jeedala diimtuu jedhamuun kan beekamtu yoo taatu baayyinan biyya Itoophiyaa keessatti kan argamtudha. Fakkeenyaaf bosona Baalee keessatti baayyattee kan argamtudha. Namarraa fagaattee bosona keessa jiraatti.

Suuqii elektirooniksii keessa namoonni bitanii fi gurguran dhaabbatanii jiru. Namtichi tokko boorsaa dugdatti baatee harkaan meeshaa bituuf jieu ilaalaa jira. Minjaala irratti kompiitarra tokko fuulli. isaa as garagalee taa'aa jira. Namtichi gurraachi jaarsi tokko taa'ee jira.

Akkuma namoonni mana yaala fayyaa mataa isaanii qaban, bineeldonni manaas qabaachuu qabu. Manni qorichaa beeyladoota manaa kun, horii manaa yoo dhukkubsatan kan yaaluu fi fayyummaa isaanii eeguun fayyummaa hawaasaa kan eegudha.

Bunni dhugaatiiwwan addunyaarratti baay'inaan dhugaman keessaa isa tokkodha. Bunni biyya keenya Itiyoophiyaattis baay'inaan kan dhugamuudha. Namoonni yeroo baay'ee buna kan dhuganiif, buna dhuguun mukaa'ummaafi hirriiba namarraa balleessa jedhanii waan amananiifi. Buna dhuguun fayyummaa keenyaf illee baay'ee nu fayyada.

Yeroo ammaa kana karoora mootummaan yakka ittisuu irratti baafatee jiru irraa ka'uudhaan namoota baay'eetu fayyadamaa ta'aa jira. Kana jechuun mana murtii aadaa sadarkaa gandaatti hundaa'ee jiru irratti murtii gaarii ta'etu kennamaa jira waanta ta'eef itti quufinsa uummataa guddaatu jira.

Nyaanni soorata yookiin wanta dhalli namaa guyyaa guyyaan beela ba'uuf afaaniin gara keessaatti fudhatudha. Nyaanni wanta dhalli namaa jiraachuuf yookiin jireenya isaa itti fufsiisuuf soorata guyyaa guyyaan nyaatamudha. Kana malees nyaanni albuuda baay'ee barbaachisaa ta'e kan ofkeessaa qabuudha.

Oomishni midhaanii, oomisha dhalli namaa yookiin Qotee bultoonni roba gannaa yookiin jallisiitti gargaaramuun oomisha midhaan gosa adda addaa kanneen akka; boqqoolloo, garbuu, shumburaa, gaayyoo, xaafii, qamadii, misira, boloqqeefi kanneen biroo itti oomishamiidha.

Asirratti kan argamu immoo mi'a cimaa fi jabaataa ta'e kan konkolaataa jala kaawwamee konkolaataan ittiin ol kaafamuu fi gommaan konkolaataa ittiin jijjiiramuu fi sirreeffamudha. Meeshaan kun yeroo hedduu barbaachisaa fi murteessaadha.

Saattawwaan gurra ishee ol qeensitee dhaggeeffachaa jirti. Mukkeen iddoo saattawwaan dhaabbattee jirtu jiran takkayyuu baala hin qaban. Saattawwaa duuba gaarreen irratti mukkeen baala jiidhaa magariisa qaban tokko tokko ni jiru.

Mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa keessatti barattoonni ayyaana sabaa fi sablammootaa kabajaa jiru. Baratoonni uffata aadaa sabaa fi sablammootaa adda addaa uffatanii jiru. Isaanis harka isaanii hafarsaa weellisaa jiru. Dudduuba isaanii dareen barnootaa ni argama.

Afuuffeewwan hammaan xixiqqoo ta'an qilleensaan guutamanii suuraa daa'imaatti marsanii hidhamanii jiru. Waraqaan suurri daa'imaa irra jiru irratti barreeffamni afaan Ingiliffaan barreeffamee jira. Afuuffeewwan qilleensaan guutamaniii jiran adii fi cuquliisadha .

Faaruun sirna galataa namoonni bifa gammachuutin waaqayyoof dhiyeessaniidha. Faaruun barnoota bal'aa waa'ee amantaa sanaa ofkeessaa qaba. Kana jechuun, faaruun gama tokkoon barnoota yookiin lallaba. As keessattis kan faarfatu namoota yoo ta'u, kan faarfamu immoo waaqayyoodha.

Namoota uffata walfakkaataa uffatanii baay'atanii dhaabachaa jiraniidha. namoonni Kuni uffata seeraa qaamni nageenya eegsisu uffatu uffatanii jiru. fuuldura isaanii namoonni uffata aaddaa uffatan muraasni dhaabatanii ergaa isaanii dabarsaa jiru. namoonni ergaa dabarsaa Jiran karaarra dhaabatanii jiru.

Farsoon geeshoo qararaan burcuqqoo keessatti buufamee jira. Burcuqqoo farsoon guutame cinaa xaasaan farsoo safaruuf gargaaru jira. Xaasaa fi burcuqqoon alatti miilli namaa mana keesstti mul'achaa jira. Isaan lamaanuu minjaala pilaastikaa xiqqoo irra taa'anii jiru.

Nyaanyaa yookiin timaatimni gosoota kuduraa keessaa isa tokko ta'anii ittoo ittin hojjachuuf kan fayyaduudha. Suura irraa timaatima bilchaataa haadhoo isaa irraa hin ciramne ja'atu jira. Gumaan ja'anuu damee tokko irratti tuuta'anii argamu.

Dubartii mana kaaffee yookaan mana dhugaatii teessee dhugaatii harkatti qabattee dhugaa jirtu argaa jirra. Kunis maqaan dhugaatii kanaa daadhii jedhamuun yoo beekkamu damma irraa kan hojjatamudha. Mana kana keessatti namoonni biroos ni argamu.

Oromiyaan dachee magariituu keessi ishee immoo magariisoftuudha. Qonnaan bultoonni baay'een isaanii lafa isaanii irratti hojjechuudhaan oomisha garaa garaa argatu. Kun immoo biyyi kun galtee soorrataa akka argattu taasisuu danda'eera. Qonnaan bultoonni kunneen immoo kan oomishan kana nyaatanii kan irraa hafe immoo ni gurguratu.

OBN Itoophiyaa keessatti Teeleeviizyinota Afaan Oromoo tamsaasan keessaa isa tokkoodha. Miidiyaa yeroo duraaf Afaan Oromooon tamsaasa eegalan keessaa isa adda dureedha. Asxaan OBN gidduu irraa mallattoo Odaa kan qabuudha .

Shamarreen tokko kophee gurraacha koomee ol darbu keewwattee taa'aa jirti. Miilli ishee diimina irra darbee ni addaata. Kopheen isheen keewwattee jirtu jalaan ilkaan dhedheera qaba. Maddiidhaan giiphii xiqqoo ofirraa qaba .

Dhugaatiin diraaftii jedhamu burcuqqoo gurguddaa qabannoo qabutti guutamanii jiru. Hoomachi yookan qoffeen diraaftii afaan burcuqqoo irraan gadi yaa'aa jira. Burcuqqoon diraaftiin itti guutamee jiru kun jaamboo jedhamuunis ni waamama .

Baanarii irrattii myaanni fi dhugaatiin alkoolii garagaraa ni argama. Gubbaa irraa Afaan Amaariffaan barreeffamni ' Gannigaa baarii fi reestooraantii ' jedhu halluu diimadhaan barreeffamee jira. Barreeffama jala lakkoofsi bilbilaa taa'ee jira.

Kopheen wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessaa isa tokkodha. Kopheen wanta dhalli namaa miilla isaatti godhatee deemudha. Kunis miidhagani yookiin bareedina keenyaaf kan ooluufi miilla keenya gufuu adda addaa irraa ittisuuf gargaara.

Bineensonni bosonaa bineensota dhala namaa baqatanii yookiin dhala namaa irraa fagaatanii ala yookiin bosona galuun jiraataniidha. Hariiroon isaan dhala namaa waliin qaban baay'ee laafaafi hariiroo diinummaati. Dhala namaa gaafa argan ni baqatu.

Addunyaa kana keessa waanta baay'eetu jira. Kana keessaa tokko Waaqolii tolfamoodha. Waaqolii tolfamoon hordoftoota hedduu horatanii jiru. Haata'u malee babal'ifannaan amantaa isaanii baay'inaan hinmul'atu. Kun immoo namoonni gara amantaa kaaniitti akka deeman isaan taasiseera.

Kan argamu kun Moqorqoraa yommuu ta'u mi'a mana keessatti itti fayyadaman keessaa tokkodha. Moqorqoraan buna ittiin danfisuuf, shaayii ittiin danfisuuf fi hojiiwwan biroo muraasa ittiin hojjechuuf gargaaru yommuu ta'u, ibidda irratti dafee ho'uudhaan beekama.

Miniistirri muummee Itoophiyaa Doktar Abiy Ahimed biyya kana keessatti hojiiwwan dinqisiisoo hedduu hojjechuudhaan seenaa guddaa galmeessaa nama jirudha. Yeroo hojii kana hojjetanis bakka hojichaa dhaquudhaan daawwatanii yaada isaanii hojjettootaaf qooduudhaan saffisa hojichaa dabaluudhaan nama beekamudha.

Inni suuraa irratti muldhatu kun koombaayinarii jedhama. Koombaayinariin maashinii ammayyawaa yoo ta'u midhaan akka qamadii fi garbuu haamuudhaan akka callaa'u kan godhuudha. walumaagalatti koombaayinariin maashinii midhaan calleessun akka dhalli namaa dhimma itti ba'uuf haala mijeessuudha.

Baadiyyaan bakka yookiin iddoo namoonni baay'inaan gargar faca'anii jiraataniidha. Baadiyyaan bakka tajaajilli hawwaasummaa baay'inaan itti hin argamneedha. Baadiyyaan bakka qonnifi horsiisni beeyladaa itti argamuudha. Baadiyyaan jireenyaaf akka jireenya magaalaa mijattuu miti.

Namoota karaarra hiriiranii adeemaa jiraniidha. nqmoonni kunniin kuun uffata diimaa kuun immoo uffata adii uffatanii jiru. namoonni Kuni faayawwan miidhaginaa mormaafi harka isaanitti godhatanii jiru. halli uffannaa namoota kanaa aadaa isaanii Kan ibsuudha.

Teessoo kantiibaa bulchiinsa magaalaa gudditti Oromiyaa fi Itiyoophiyaa kan taate kan Finfinneeti. Waajjirri kun teessoo kutaa bulchiinsa magaalaa piyaassaatti argama . Kantiibaan magaalaa Finfinnee yeroo ammaa adde Adaanach Abeebeedha .

Ijoollee dubaraa naannawaa baadiyyaa jiraatan kan waliin suuraa ka'uuf walitti siiqanii baay'atanii dhaabatanidha. Isaaniis uffata aadaa kan naannoo sumaalee uffatanii jiru. Uffanni kun hundi walfakkaatanii haa hojjataman malee haalluu garaagaraa qabu.

Dargaggeessi diimaa dheeraan tokko uffata adii aadaa Habashaa uffatee harka isaa kiisii naqatee dhaabbachaa jira. Fuulli isaa areedan kan uwwifameedha .Garaa isaa xiillessee suura ka'aa jira . Uffata isaa irra fakkii baalaa kan fakkaatu kaafameera.

Kopheen wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessaa isa tokkodha. Kopheen wanta dhalli namaa miilla isaatti godhatee deemudha. Kunis miidhagani yookiin bareedina keenyaf kan ooluufi miilla keenya gufuu adda addaa irraa ittisuuf gargaara.

Amantiin adeemsa yookiin sirna waaqeffannaa dhalli namaa waan ijaan hinmullanne tokko kitaaba qulqulluufi uumama isaa isaa ilaaleefi dinqisiifatee, wanti uumama kana uumu qaamni guddaafi humna guddaa qabu wa'ii jira jedhanii amanuuti.

Gamoowwan magaalaa gudditti Oromiyaa kan taate Finfinnee keessa jirantu asirraa mul'achaa jira .Gamoowwan dhedheeroo kanneen jala daandiin aspaaltii asii achi gar dhihaa darbu ni jira . Gomoowwan kanneen duuba biqiltuuwwan magaalaa keessa dhaabataniiru.

Itoophiyaa keessatti daa'imman naannoo adda addaatti walitti dhufuun yeroo taphaa fi sagantaalee adda addaa akkasumas aadaa uummata naannoo isaanii ibsuun irratti waliin ni hirmaatu. Isaanis horii waliin eeguu fi kanneen birooti.

Biqiltuun kun, biqiltuu baala qaqallaa akkasumas biqiltuu jirma qaqallaa qabu yoo ta'u, biqiltuun kun dheerinni isaa baay'ee dheeraa dha. Biqiltuun kun, baalli fi jirmi isaa hedduu magariisawaa dha. Biqiloonni miidhagina naannoo fi qilleensa naannoo tasgabbeessuuf faayidaa hedduu qabu.

Baargamoon akaakuu mukaa keessaa tokko ta'ee kan bara Mootummaa Minilik lammaffaa biyya Itoophiyaa galedha. Mukti kun kunuunsaa fi eegumsaan malee guddachuu hin danda'u. Lafa gara biyyee supheetti jijjiiruudhaan galii biyyaa hir'isa.

Nama beekamaa fi beekamaa ta'e kan maqaan isaa Geetaachoo Raddaa jedhamu yoo ta’u, namni kun dhalataa naannoo Tigiraayi ta'ee namoota siyaasaa beekamoo Itoophiyaan qabdu keessaa tokkodha. Bulchiinsa yeroo naannoo Tigiraay ta'uunis tajaajileera.

Abbaa Gadaa fi haadha siinqee uffata aadaa uffatanii uummata baay'ee waliin ta'aa jiraniidha.. Abbaan Gadaa bokkuu baatee, alangaas biratti qabatee kan jiru yoo ta'u, haadhi siinqee hammoo ulee siinqee qabattee ta'aa jirti

Sirbi gosa aartii keessaa tokko ta'ee, waan biraa namaa si'eessu yookiin kakaasuudha. Dhalli nama durii irraa jalqabee bifa sirbaan ergaa isaa dabarfachaa oola. Sirboonni kunis waan baay'edhaaf sirbama. Fakkeenyaf namni tokko nama jalate tokkoof karaa sirbaan jaalala isaa ibsachuu danda'a.

Gaa'illi sirna fuudhaaf heerumaa namoota saala faallaa ta'an yookiin dhiiraf dubara gidduutti raawwatu yookiin gaggeeffamuudha. Gaa'illi adeemsa bu'uuraa yookiin jalqabaa maatii ijaaruuf, jaalalleewwan wal jaalatan tokko cidha itti gaggeeffataniidha. Gaa'illi guyyaa addaafi guyyaa kabajamaa missiroota lamaaniiti.

Muraa timaatimii muramaa qaaraa fi qullubbiin itti murame. Saayinaa gurracha keessatti ashaboo nyaataa waliin wal makee jira. Innis jalaan saayinaa adii irra kaawwamee jira. Muraan timaatimaa akka ittootti buddeeniin nyaatama.

Raayyaan ittisa biyyaa qaama nageenya biyya kabajaniifi kabachiisaniidha. Raayyaan ittisaa qaama walqixxummaa kabachisaniifi biyyaa isaanii halkaniif guyyaa eeganiifi daangaa ishee kabachiisaniidha. Raayyaan ittisaa waabii biyyaati. Isaan qaama biyyaafi lammiilee isaanitiif aarsaa ta'uuf ofqopheessaniidha.

Meeshaaleen buna ittiin danfisan kannern akka jabanaa, sinii bunaa, kan siniin irra tarraa'u fi ixaanni irratti aarfamu iddoo tokkotti walitti qabamanii jiru. Kana malees, sinii gurguddaan shaayiin itti dhugamu tarree galee jira.

Sardiisni diddiimtuun lama wal cinaa jiru. Isaan keessa sardiidni takka teessee xiyyeeffannoon fuuldura ishee ilaalaa yemmuu jirtu takka immoo dhaabbattee gama ilaalaa jirti. Sardiidni lachuu garaa jalaa dabbasaa adii qabu.

Manni amantaa hordoftootaa Ortoodoksii Laaliibalaa dhagaa qeenxee tokko irraa kan bocameedha. Innis mataa isaa irraa mallattoo fannoo qaba. Manni amantaa kun asii gadi lafa keessatti bocame. Hordoftoota amantichaa biratti iddoo guddaa qaba.

Nyaata baay'ee bareedaa Fi mi'aawaa ta'eedha. nyaanni Kuni maqaan isaa buddeena jedhama. ittoon irratti naqamee jiru ittoo diimaadha. hanqaaquun lukkuu hedduun gubbaa irratti jigfamee jira, namoonni baay'inni isaanii hedduu ta'e nyaata kana marsanii nyaachaa jiru.

Daldalli adeemsa bittaaf gurgurtaa guyyaa guyyaan dhala namaa gidduutti adeemsifamaa ooludha. Daldalli adeemsa waljijjiirraa meeshaalee guyyaa guyyaan gabaa keessatti ta'aa ooludha. Daldalli Kunis bakka lamatti qoodama. Isaanis; daldala naannoofi daldala biyyaaf biyya gidduutti taasifamuudha.

Nama karaa cinaa deemaa jiruufi konkolaataa karaaa kana irra deemaa jirtukan argaa jirrudha. Konkolaatittiin ammoo konkolaataa mana yookaan kan tajaajila maatii tokkoof kennitu yeroo baayyee magaalaa keessatti argamtudha. Namoonnis karaa kana cinatti ni argamu.

Namoonni afur ulee tapha qilee ittiin taphatamu harkatti baatanii wal haleelaa jieu. Namoonni asirratti mul'achaa jiran arfan isaanituu uffata adii kan aadaa habashaa uffatanii jiru. Isaanii achi dirree bal'aa irra jabilee gurraattiin deemaa jirti.

Kopheen wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessaa isa tokkodha. Kopheen wanta dhalli namaa miilla isaatti godhatee deemudha. Kunis miidhaganii yookiin bareedina keenyaf kan ooluufi miilla keenya gufuu adda addaa irraa ittisuuf gargaara.

Hiriira nagaa jechuun, hawaasti qaama biyya bulchaa jiru tokko irratti yookaan uummatni gaggeessitoota isaanii irratti yeroo mufii horatan, daandii irra hiriiranii waa'ee komii isaanii sagaleen kan dhageessifatanidha. Hiriirri nagaa bifa naga qabeessa ta'een raawwatamuu qaba.

namoota lafoo karaa irra deemaa jiranii fi nama geejjiba ammayyaa kan taate motor saayikiiliidhaan karaa kana irra deemaa jiran argaa kan jirrudha. namoota kana keessaa inni tokko beeshaa manaa gurguruuf baatee deemaa kan jirudha.

Maashinni noottii qarshii lakkaa'uu minjaala irra taa'ee argama. Fuuldura isaatti noottiin qarshii abbaa dhibbaa hidhamee minjaala irra kaa'amee jira. Maashina qarshii lakkooftuun duubatti teessoon gurraachi dheeraan taa'ee jira. Maashinichi gubbaa isaa irraa tarree lakkoofsaa qaba.

Kan argamaa jiru kun gabaa lukkuuti. Namoonni hedduun lukkuu kana bitachaa kan jiranii fi warreen kaan immoo gurgurachaa kan jiranidha. Lukkuun gosa nyaataa foonii Itoophiyaa keessatti beekamaa ta'ee fi hanqaaquun lukkuus nyaata beekamaadha.

hiriira balaaleffannaa biyya Itoopiyaa keessatti bahameefi biyya Ameerikaa balaaleffachaa jiranidha. kunis Biyya Ameerikaatiin siyaasa Itoopiyaa keessaa harka kee fudhadhu keessaa bahi jechaanii kan jiranidha. namoonni kun baayyinan karaa kanarra kan jiranidha.

Baratoonni daree keessa taa'anii barnoota isaanii hordofaa jiru. Hundi isaanituu afaan isaanii cuqqaallatanii argamu. Teessoo isaan irra taa'aa jiran muka irraa kan tolfameedha. Haala baruuf barsiisuu yeroo vaayirasii koronaa sana kan tureedha.

Manni tokko icciitiin isaa hattuu irraa eegamuuf furtuu fi cuftuu mataa isaa qabaachuu qaba. Furtuun cuftuu keessa jiru kun mana ijaaramaa jiruuf kan ta'u yommuu ta'u, qabeenya manicha keessa jiru kan eegudha.

Gadaan sirna diimokiraasii guddaa oromiyaa keessaa maddeedha. Garuu warri Adiin, diimokiraasiin biyya Girikiitii madde jechuun seenaa jallisu. Gadaan sirna Oromoon duri irraa eegalee ittiin walbulchaafi bulaa tureedha. Gadaan nageenya lallabaa. Gadaan abbaa gadaatin hoogganama.

Dubartoota huccuu halluu adii uffatanii jiraniidha. huccuun isaan uffatanii Jiran halluu diimaas ofirraa qaba. dubartoonni Kuni marga harkatti qabatanii bishaan ittiin tuqanii ofitti facaasaa jiru. namoonni baay'ee uffata adii uffatan Kan biraas cinaa isaanii jiru.

Kun gosa kophee dubartootaa bifa ammayyaatiin hojjetameedha. Kopheen kun miila bitaa fi mirgaan wal cina kaa'amee kan jiru yoo ta'u, Karaa koomee isaatii baay'ee olka'aa kan ta'eedha. Bifni kophee kanaa gurraachadha.

Alaaban mallattoo biyyuummaa biyya tokkooti. Alaabaan mallattoo eenyummaa yookiin birmaadummaa biyya tokkoo kan bakka buutuuf ibsituudha. Alaaban faajjii yookiin maallattoo bilisuummaafi birmaadummaa biyya tokkoo kan bakka buutuudha. Biyya tokko biyya kan jechisisuu alaabadha.

Dhaabbilee garaa garaa hedduu keessatti biiroowwan hedduutu argama. Kanaaf biiroowwan kanneen keessatti namoonni aangoo irra jiran meeshaalee adda ta'an fayyadamu. Meeshaalee kanneen keessaa tokko teessoofi Kompiitara fa'aati. Kanaafi waantota biroo adda taasisan irraa ka'uudhaan biiroon sun kan hoogganaa ta'uusaa tilmaamuu dandeenya.

Gareen hawwisoo sirba Afaan Oromoo dhiichisaa jiru. Warroota dhiichisaa jiran keessa shamarran lama ni argamu. Isaanis sirba shawaan ragadaa yookin dhiichisa dhukkee irraa kaasaa jiru. Dardarri gara harka mirgaatti argamtu akka malee bareeddi.

Namoonni kun namoota afur taa'anii mana ykn kutaa tokko keessa taa'aa jiran argaa jirra. namoota arfan kana keessaa namoonni lama dubaraa lama immoo dhiiradha. namoota kana keessaa dhiirri tokkoo fi dubarris tokko kaa'anii dhaabbatanii walitti marmaa jiru.

Qaaraa yookiin corqaan haadhoo mukaa irraa gadi rarra'ee lafa xuqee jira. Qaaraan galteewwan ittoo hojjachuuf fayyadan keessa isa tokko .Keessattu ittoo shiroo hojjachuu keessatti. Kana malees, yemmuu garmalee bilchaate goggogee barbaree ta'a.

Buufataaleen fayyaa naannoo baay'eetti hawaasatti siqanii ijaaramuun isaanii uummanni naannoo sanaa fayyaa isaanii akka eeggatan gargaaruu danda'eera. Kanaaf jecha mootummaan keessumaa gandoota baadiyyaa fagoo irra jiran keessatti xiyyeeffannaa kennuudhaan ijaarsa isaa jalqabee jira.

Namoota karaa gubbaa socho'aa Jiran hedduudha. isaan keessaa inni tokko motora oofaa jira. inni tokkommoo xaragduu gateettiitti baatee deemaa jira. cinaa karaa kanaa gartokkoon dallaan halluu cuquliisaa qabutu argama. daangaa karaatti biqiltoonni hedduun biqilanii jiru.

Kaartaa Itiyoophiyaa keessaatti Odaan kaafamee mul'achaa jira. Amartii mormaa warqee irraa tolfame kan kaartaa Itiyoophiyaa ofirraa qabu keessatti bocni odaa kaafamee mul'achaa jira. Amartiin kun harka irra gadi diriiree jira.

Namoonni heduun minjaala marsanii taa'aa jiru. Isaan keessaa warreen fuuldura kanatti argaman shamarree uffata adii gubbaa fi kofoo gurraacha jalaan uffattee dhaabbattutti haasa'aa jiru. Warreen kuun immoo shamarree dhaabbachaa jirtu ilaalaa jirti.

Gaafa mana qulqulleessinu yookaan maashina tokko suphinee xuraawaa isaa kan ittiin balleessinu maashina tokkotu jira. Innis qilleensa cimaa waan maddisiisuuf salphaatti haramee akka manaa bahu taasifama. Maashinni kun humna ibsaan hojjata.

Gabaan bakka yookiin iddoo namoonni waan gurguruu barbaadan itti gurguraniifi waan itti fayyadamuu barbaadan itti bitataniidha. Gabaan bakka yookiin iddoo dhalli namaa meeshaa yookiin mi'a itti waljijjiiraniidha. Gabaan bakka wanti bitamu marti itti argamuudha.

Shamarreen bareedduu diimtuun uffata aadaa Oromoo uffattee mataa ishee qabattee dhaabbachaa jirti. Dabalataan kafana diimaa gateettii irra buufattee jirti. Kana malees, callee harma irraan gadi looftee jirti. Dudduuba isheetti gamoo fi mukkeen ni argama.

Harka maanguddoota sadii kan ija bunaa qaqqabanii ilaalaa jiraniidha. Jaarsolii kana cina ija bunaa haala gaariin qulleeffamee kuntaalatti naqamee jiru agarra. Akkasumallee cina jaarsolii kanaa madaalli hangaa xiqqaan tokko ta'aa jira.

Meeshaa wantoota dhangala'aa adda addaa kuusuuf tajaajiluudha. Meeshaan afaan bal'aa qabu kun halluu keelloo fi diimaan cinaachi isaa boocamee jira. Akkasumallee meeshaa kana irra suuraan dhangala'aa halluu adii qabuu irra jira.

aasxaa yookaan agarsiiftu wanta tokkoo argaa kan jirrudha. kunis aasxaa kilaba kubbaa miilaa dubartootaa dashen kan ta'edha. kunis kan inni hundeeffame bara kuma lamaaf afuridha. gidduu isaa irraa kubbaa miilaa qaba.

shaamarran yeroo baay'ee faayaaf meeshaawwan gara garaatti ni fayyadamu. isaan keessaas immoo faayi gurraa isa tokkodha. faayi gurraa lootii jedhamuun kan beekamu yoo ta'u yeroo hedduu qophiiwwan gara garaa irrattillee kan kaawwatamanidha.

Konkolaataa lafa qonnaa oomisha midhaaniif oolu qotuuf tajaajiluudha. Konkolaataan qaamni isaa golollee isaa irraa kan hafe halluu diimaa qaba. Konkolaataa kana keessa namni konkolaachisu keessa kan jiruudha. Konkolaataan kun duuba isaa irraa waan lafa ittin qotu qaba.

Allaattiin lubbuu qabeeyyii keessaa tokko taatee, kan baallee yookiin koochoo qabduufi samii keessaa balali'uu dandeessuudha. Allaattiiwwan gosa baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni; makoodii yookiin gugee, simbira, culullee, guchii, daakkiyyee, gogorriifi kanneen kana fakkaataniidha.

harmee mana keessatti buna buusaa jirtu argaa kan jirruufi meeshaaleen buna ittiin danfisan hundi isaa iyyuu harmee kana biratti kan argamudha. fakkeenyaaf kanneen akka jabanaa, shinii, rakabootiifi ciree bunaadha. mana kana keessatti alaabaan biyya Itoopiyaallee ni argama.

Mana amantaa Ortodooksii yoo ta’u kan bifa baay'ee gaarii ta'een hojjetame yookaan ijaaramedha. Manni amantaa kun Itoophiyaa keessatti kan argamudha. Amantaan Ortodooksii gosa amantaa kiristiyaanaa yommuu ta'u Itoophiyaa keessaa hordoftoota hedduu qaba.

Itoophiyaan biyyoota guddinaan baay'ee saffisaan adeemaa jirtu keessaa tokko kan taatedha. Namichi alaabaa Mootummaa Federaalaa fi alaabaa Baankii Daldalaa duuba isaa godhatee miidiyaa irratti yaada kennaa jiru kun itti gaafatamaa baankichaati.

Irreechi ayyaana galateeffnnaa guddaa ummata oromooti. Irreechi mallattoo tokkummaafi jaalalaati. Irreechi ayyaana yookiin aadaa Oromoo yeroo ganni caamee birraan bari'u, waaqayyoon kan Ganna dukkana keessaa gara ifaatti waan nu ceesifteef jedhanii waaqa itti galateeffataniidha.

Mana kitaabaa keessa kitaabileen barnootaa hedduun sheelfii irra tarree galanii jiru. Mucaan tokko mana kitaabaa keessa kompiitara fuuldura taa'ee mataa hooqqachaa jira. Kitaabolee sheelfii irra jiranii achitti immoo abaaboon meeshaa irra dhaabbateera.

Hamuummannaan miira dhalli namaafi bineeldonni kaan agarsiisanidha. Waanti akkasiin kun namoota baay'ee irratti mul'ata. waanti akkasii kun sababoota garaa garaatiin uumama jedhamee amanama. Innis namoonni araada keessa jiran yeroo waanta sana dhaban akka irratti mul'atutu himama.

Dubarri gabaabduu bareeduun uffata aadaa Oromoo naannawaa Arsii uffattee suura ka'aa jirti. Isheenis rifeensa ishee hiiktee dugda irra gad deebistee bilbila harka ishee bitaan of fuuldura qabdee suura of kaasaa jirti.

Namoonni uffata hodhan biyya kana keessatti galii guddaa warra argachaa jiran keessaa isaan tokkodha. Jarri kun maamila isaanii gammachiisuudhaaf filannoo uffataa baay'ee dhiyeessuudhaan kan hojjetanis hedduu isaaniiti. Kanaaf namoonni yeroo gara sana dhaqan waggoota dheeraadhaaf tajaajila barbaadan argachuudhaan uffatanii adeemaa jiru.

Inii suuraa irratti muldhatu kun barattoota. Barattoonni kunniin daree barnootaa keessatti argamu. Barattoonni kunniin daftara fi qalama isaanii qabatanii teessoo irra taa'anii barnoota isaanii hordofaa jiru. Wolumaa galatti barattoonni barumsa isaanii halaa bareedaa ta'een hordofaa jiru.

Haroon wancii Itoophiyaa keessaa naannoo Oromiyaa godina shawaa kibba lixaa keessatti kan argamuudha. Bakki kun baroota dheeraadhaaf itoo irratti hin hojjetamin turuu danda'eera. Haata'u malee yeroo ammaa kana xiyyeeffannaa mootummaa irraa argateen misoomuu danda'eera.

Inni suuraa irratti muldhatu kun bataskaana laalibalaa jedhama. Bataskaanni kun itoophiyaa naannoo amaaratti kan argamuu fi akka iddoo bareedinnattis waan ilaallamuuf daawwattoonni biyyoota biroo irraa dhufuudhaan akka madda galiittis ni tajaajila jechuudha.

Iddoo kanatti namoota lama argaa jirra. namoonni kun lamaan miidiyaa irratti marii ykn haasaa gochaa kan jiranidha. akkasumallee lachanuun isaanii uffannaa suufii irraa jala uffatanii miidiyaa gubbaa irratti haasaa gochaa jiru. namoota kan keessaa tokko miillaa tokko hin qabu.

Haala teessuma lafaa argaa kan jirrudha. Kunis teessuma gosa gara garaa kan of keessaa qabu yoo ta'u , isaanis lafa ol ka'aa , lafa dhooqaa fi lafa wal qixxee yookaan diriiraa kan jennuunidha.

Manni iddoo yookiin bakka jireenya dhala namaati. Manni Mandhee yookiin godoo dhalli namaa ijaaratee keessa jiraatudha. Manni Kunis waantootni irraa ijaaramuufi akkaataan ijaarsa isaa gargar. Manni muka, dhagaafi kan kana fakkaatan irraa ijaarama.

Dirree diriiraa kana irratti namoota sadii kan taa'an argaa jirra. namoonni kun sadanuun of irra gadi taa'aanii hojii tahe hojjechaa kan jiranidha. lafa ykn dachee diriiraa bareedaa fi miidhagaa kan irra waan akka aara adii ta'eetu aaraa jira.

Namoonni baay'een isaanii waldaadhaan gurmaa'uudhaan hojii baay'ee hojjetu. Kun immoo hojii isaanii haala gaarii ta'een akka isaan hojjetaniif faayidaa qaba. Kana jechuun namoonni sun beekumsa isaanii walitti fidachuudhaan tajaajila maamila isaaniitiif kennuudhaan bu'aa akka isaan irraa argatan taasisa.

Konkolaataan gosa geejjiba lafarraa keessaa tokko ta'ee, geejjiba namoonni guyyaa guyyaan ittiin imalaniidha. Konkolaataan lafa fageenya qabu, miillan deemuuf ulfaatu yookiin hin danda'amne tokko sa'aatii muraasa keessatti qaqqabuuf baay'ee nama gargaara.

Konkolaataa kan maqaan isaa 'Miniibaasii' jedhamun beekamudha. Konkolaataan kun tajaajila geejjibaa si'ataa ta'e kennaa kan turee fi ammas kennaa kan jirudha. Namoonni gara konkolaataa kanaa seenaa yeroo jiran suuraan ni mul'isa.

Kuduraaleefi muduraaleen oomisha qonnarraa argaman ta'anii nyaataaf kan oolaniidha. Kuduraaleefi muduraaleen albuudawwan fayyaafi jabina qama namaaf oolan hedduu of keessaa qabu. Kuduraaleefi muduraaleen nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galiif oolu.

Faayya mormaa lama kan fiixee isaa irraa boca kaartaa Itiyoopiyaa halluu isaan dibamee jiru qabuudha. Faayyi mormaa kun lamaan halluun isaanii adda adda. Halluun boca kaartaa faayya kanaa irra jiru: diimaa, keelloo fi magariisa.

Konkolaataan fe'isa uummataa magaalaa keessatti hawaasa baay'ee tajaajilaa jira. Tajaajilli isaa kun immoo gatii madaalawaa ta'een waanta ta'eef namoonni itti fayyadamuudhaaf baay'ee fedhii qabu. Haat'u malee waliin gahinsi isaa guutuu miti. Kanaaf mootummaan xiyyeeffannoo itti kennee hojjechuu waanta qabudha.

Akka biyya kanaatti namni yeroo du'e kabaja guddaadhaan sirni awwaalcha isaa gaggeeffama. Sirni kun immoo haalota garaa garaatiin hojii irra oola. Kana jechuun namoonni aantee isaa ta'an firaafi hiriyoonni bakka sanatti argamuudhaan gadda isaanii ibsatu. Kun immoo aadeffamuu danda'eera.

Nama kuduraaf muduraa gurguruuf qabattee karaa cinaa teessu argaa kan jirrujdha. Isaanis kanneen akka muuzii fi burtukanaa yoo ta'an kunis bakka tokkotti walitti qabamee kan jiruudha. Kan inni irra taa'ee jiru ammoo meeshaa bakkaa bakkatti socho'uu danda'udha.

Akka addunyaa kanaatti amantaalee hedduutu jira. Amantaawwan kunneen immoo seerota waaqeffannaa hedduu qabaachuudhaan beekamu. Waanti akkasii immoo namoonni amantaa sana hordofan sodaa waaqa isaaniitiif akka qabaatan gochuu keessatti qooda olaanaa qaba jechuudha.

Kuduraalee fi muduraalee nyaataa gurgurtaaf iddoo tokkotti walitti qabamanii jiraniidha. isaan keessaa burtukaanni, abokaadooniifi kanneen biroo lafatti laqamanii jiru. muuziin fannifamee jira. biqiltoonni Kuni nyaataaf baay'ee filatamoodha sabaabni Isaa fayyaa namaaf akkasumas qaama ijaaruuf gaarii waan ta'aniifidha.

Shamarreen hojii guyyaa hojjachaa jirtu tokko qaruuraa pilaastikaatti bishaan naqaa jirti. Iddoo isheen teessee jirtu bira jeerikaaniin bishaan itti waraabame dhadhaabbatee jira. Kana malees, saafaan uffata itti miiccan keessa jeerikaa xiqqaan dhaabbattee jirti.

Dargaggoonni afur kan uffata adda addaa uffatan kubbaa reebaa jiru. Kubbaan qilleensaan guutamtee jirtu fuuldura taphattootaa kaataa jirti. Namoonni lama uffata adii fi kan hafan lamaan immoo uffata ispoortii keelloo uffatanii taphatu.

Dubartii tokkodha. dubartiin tuni mataa ishee shaashiidhaan marattee Kan jirtudha. shaashiin isheen marattee jirtu halluu gurraacha qaba. morma isheetti meeshaa faaya bareedinaa godhattee jirtu. faayi isheen mormatti godhatte Kuni halluu hedduu Kan Akka diimaa, adii, keelloofi kanneen biroos of keessaa ni qaba.

Daadhiin birilleetti guutee minjaala irra taa'ee jira. Daadhiin midhaan kanneen akka qamadii, garbuu fi mishingaa irraa kan naqamuudha. Kana malees, dammaa fi sukkaaraa of keessaa qaba. Birillee daadhiin itti qicamee jiru mormi isaa qal'aadha.

Iddoo kanatti jookii bareedaa fi baay'ee miidhagaa bifni isaa baay'ee kan namatti toluu argaa jira. jookiin kun bifti isaa bareedaa tahe kan qabudha. waan jookiin kun irra taa'aa jiru kun teessuma bifti isaa diimaa taheedha.

Asxaa yookan loogoo qubee ' S ' qabuun fakkeeffamee jirutu as irratti mul'achaa jira. Kana malees, Barreeffamni afaanota Amaariffaa fi Ingiliffaan ' Ejensii Sadarkaa Itiyoophiyaa ' jedhu barreeffamee jira .

Manni amantaa Kiristaanaa Ortoodooksii gubbaan isaa asii gadi mul'achaa jira. Naannawwaa isaatti mukkeen gurguddoo fi dullooman hedduun ni argamu. Mallattoon fannoo bataskaana kan irratti kaafamee jira. Manni amantichaa gaarreniin marfamee jira.

Isaan kun namoota baadiyyaa keessa miilaan karaa deemaa jiraniidha. Namoonni kunneen hiiriira galuudhaan walii wajjin deemaa jiru. Daandiin isaan irra deemaa jiran marga magariisaa fi biqiloota gosa garaa garaatu cina isaatti argama.

Konkolaataa halluu adii qabuudha. Konkolaataan Kuni kuusaa bishaanii Kan baatee deemuudha. Kanaaf bishaan iddoo tokkoo gara iddoo biraatti geessuuf bishaan itti waraabnee Kan ittiin geessinuudha. Konkolaatichi bishaan fuudhee dhaqeen kuusaa bishaaniittii jigsaa jira.

Namni kun bifa aadaatiin dabbasaa isaa hojjetatee kan jiruudha. Dabbasaa isaatti dhadhaa dibatee kalattii hundaan immoo asii gad filatee jira. Akkasuma immoo afaan isaa uffataan qabatee seeqaa seequu irratti argama.

Namoonni hedduun uffata aadaa Oromoo naannawaa booranaa uffatan walitti naanna'aanii sirbaa jiru. Alaabaan Itiyoophiyaa namoota sirbaa gidduu dhaabbatee jira. Kana malees, namoota sirbaa jiran duuba dallaan shiboon iijaarame ni jira.

Kuduraaleefi muduraaleen oomisha qonnarraa argaman ta'anii nyaataaf kan oolaniidha. Kuduraaleefi muduraaleen albuudawwan fayyaafi jabina qaamaa namaaf oolan hedduu of keessaa qabu. Kuduraaleefi muduraaleen nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galiif oolu.

Dhugaatii maqaan Isaa"maangoo"jedhamu Kan biqiltuu maangoo irraa qopheeffamuudha. dhugaatiin Kuni dhugaatii lallaafaa alkoolii ofkeessaa hin qabnee fi dhandhama mi'aawaa of keessaa qabuudha. dhugaatiin maangoo saamsamee Kan gurguramu yoo ta'u qaama namaaf bu'aa gaarii Kan qabuudha.

Haamtuu lama Kan haarawa ta'aniidha. inni tokko saamsamee Kan jiru yoo ta'u inni kuun immoo saamnaa hin qabu. haamtuun wantoota akka margaafi midhaanii ittiin haamuuf oola. meeshaa yeroo oomisha ittiin hojjatamu ta'ee; qotee-bulaan kan itti fayyadamuudha.

Iddoo kanatti wanti nuti suuraa isaa as irratti argaa jirru kun kophee bareedaa fi baay'ee miidhagaa tahe argaa jirra. kopheen kun kophee dhiirri kaawwachuu danda'uudha. kopheen kun bifti isaa gara gurraachatti kan siquudha.

Dubartoonni fuula miidhagaa qabaachuuf yaala uumamaan akka danda'an shamarreen kun beeksisaa jirti. Innis hanqaaquu dheedhii yoo ta'u, haala itti fayyadama isaa isheen beeksisaa kan jirtudha. Kun warra qarshiidhaan dubata hin binneef fayyada!

Kitaabni Galfataa nama Lalisaa Indiriis jedhamuun kan barreeffamedha. Oromoon galfata namoota nyaatan muraasa malee hin qabdu. Isaaniifis mammaaksi "cuubee gadheen mandhee nyaatti" jedhamuun mammaakameefii jira. Gantuun biyyaaf hin taatuun yaada Hayyootaati!

Konkolaataan gosa geejjiba lafarraa keessaa tokko ta'ee, geejjiba namoonni guyyaa guyyaan ittiin imalaniidha. Konkolaataan lafa fageenya qabu, miillan deemuuf ulfaatu yookiin hindanda'amne tokko sa'aatii muraasa keessatti qaqqabuuf baay'ee nama gargaara.

Alaaban mallattoo biyyuummaa biyya tokkooti. Alaabaan mallattoo eenyummaa yookiin birmaadummaa biyya tokkoo kan bakka buutuuf ibsituudha. Alaaban faajjii yookiin maallattoo bilisuummaafi birmaadummaa biyya tokkoo kan bakka buutuudha. Alaaban mootummaa naannoo Benishaangul gumuz haalluu afur qaba. Isaanis; gurraacha, keelloo, magariisafi diimaadha.

Dhugaatiiwwan lallaafaa ta'an akkasumas kanneen alkoolii qaban baay'een isaanii qaruuraa keessatti saamsamanii gabaaf dhiyaatu. Keessumaa dhugaatiiwwan kanneen akka biiraa gosa adda addaa garbuu irraa kan hojjatamanii fi qaruuraatti kan saamsamanidha.

Bakka irreechaatti guyyaa irreechaa nama marga qabatee osoo irreeffatuu suuraa ka'aa jirudha. Innis uffata adii kan aadaa oromoo uffatee jira. Isa birattiis nammota irreeffachuuf dhufanii dhaabataa jiranitu lukaafi gaaddidduun isaanii argama.

Dubartii uffata aadaa naannoo warra kibba Itiyoophiyaa uffattee jirtudha. Uffanni aadaa kun shishinnii adii fi gubbaarran kan uffatamu akkasumallee mataatti kan hidhatamu shaashii diimaa qaba. Isheenis naannawaa mana citaafi margi jiru dhaabattee jirti.

Biyyi keenya yeroo ammaa hojii ijaarsa hedduu irratti bobbaatee waanta jirtuuf maashinoota gosa garaa garaa hedduu fayyadamtee hojii ishee hojjechaa jirti. Meeshaalee baay'ee qabaachuun ishee immoo hojii hojjettu haala gaariidhaan akka xummurtu ishee gargaareera.

Iddoo kanatti kophee bareedaa fi miidhagaa kan baay'ee namatti toluu argaa jirra. kopheen bifti isaa gurraacha bareedaa kan namoonni baay'een yeroo gammachuu addaa addaaf kaawwatanidha. kopheen kun akka ajaa'ibaatti kan namatti toluudha.

Mana jireenyaa jechuun, mana bakka ilmi namaa keessatti boqotu yookaan immoo bakka itti haara galfatu jechuudha. Manni jireenyaa kunis haalli ijaarsa fi waantotni inni ittiin ijaaramu addaa addummaa kan qabuudha.

Biqiltuu magariisa baay'ee bareedaa ta'eefi faayidaalee garagaraa qabuudha. biqiltuun Kuni foolii baay'ee urgaawu Kan qabu yoo ta'u nyaataafi dhugaatii keessatti foolii gaarii Akka kennuufi itti fayyadamna. daraaraa keelloo ta'e Kan qabuufi daraaraa Isaa kanniisni Kan sooratuudha.

Daree barattoonni keessatti barataniidha. barattoonni hedduun uffata walfakkaataa gubbaadhan keeelloofi garri gadi cuquliisa ta'e uffatanii jiru. teessoon barattoonni irra taa'an mukaafi sibiilarraa hojjatame. gara duuba isaanii barsiisota uffata seeraa uffatan sadi'itu Jira. barsiisonni lama ni taa'u inni tokko ni dhaabbata

Sireen wanta irra rafan yookiin iddoo hirriibaa dhala namaati. Sireen hirriibaaf baay'ee mijataadha. Sireen wantoo adda addaa irraa tolfama. Fakkeenyaf sireen muka, sibiila adda addaa irraa tolfamuu danda'a. Walumaa galatti sireen iddoo hirriibati.

Dubartii uffataa aadaan faayamtee bareeddee dhaabbattu argina. Dubartiin kun bifa toleettii, hojjaa qabeettii, dhaabbii toleettii fi haadha shurrubbaati. Ija namaa hawwatti; qalbii nama hatti! Uffata aadaa kana uffattee aadaa ishee calaqqisiisuu irratti argamti.

Manni foon itti gurguramu biyya kana keessa iddoo hedduu jira. Haa ta'u malee haalli qulqullina foon isaan gurguranii baay'een isaa gaaffii keessa gala. Kanaaf namoonni hojii kana hojjetan ofeeggannoo guddaa taasisuu qabu jechuudha.

Alaabaan kun, haalluu magariisa, keelloo fi diimaa irraa kan qophaa'e dha. Kana malees alaabaan kun, asxaa meeshaalee qonnaa fi ifa aduu faa of irraa qabu qaba. Alaabaan kun alaabaa biyya Itoophiyaa bara bulchiinsa mootumma Dargii keessaa dha.

Bakki mul'atu kun bakka magariisa miira namaa hawwatu, kan fincaa'aa bishaanii ofirraa qabu fi kan biqiloota uumamaa hedduudhaan haguugamedha. Bakkeewwan akkasii Oromiyaa keessattis ta'ee naannoowwan Itoophiyaa biroo keessatti bakka gara garaatti kan argamanidha.

Qaabeenyi uumamaa qabeenya uumamaan lafa irratti argamanii, kan nam-tolchee hintaaneedha. Qabeenya uumamaa keessaa muraasni; laggeen adda addaa, haroowwan, galaanota, albuudota, gaarreen, allattiiwwan adda addaa, bineensota bosonaa, bosonafi kanneen kana fakkataniidha.

Namoonni kunneen aangawoota mootummaa Itoophiyaa dha. Aangawoonni mootummaa kunneen ministeerotaa fi koomishinaroota mootummaa federaalaa Itoophiyaa yoo ta'an, mana maree bakka bu'oota ummataa fi mana maree federeeshiniitti dhiyaachuun sagantaa kakuu gaggeessaa jiru.

Biyyi keenya hidha laggeenii hedduu hojjettee faayidaa baay'eedhaaf oolfachaa jirti. Hidha itti fayyadamnu keessaa tokko immoo hidha humna ibsaatiif ooludha. Kun diinagdee biyya kanaa keessatti qooda guddaa bahata. Kun ta'uun isaa immoo biyyi keenya dorgomaa akka isheen taatu taasisuu danda'eera.

Namoota hedduu karaa gubbaa dhaabachaa jiraniidha. namota Kan keessa muraasni isaanii uffata poolisii uffatanii, qoobii diimaa godhatanii jiru. duuba namoota kanaatti balbiiwwan ifaa jiru manneen gamoo dhedheeroon hedduun akkasumas biqiltoonni muraasni ni jiru.

Hidhni haaromsa guddicha Itoophiyaa, hidha waggoota kudha afuriif hojjamaa ture yoo ta'u, hidha bishaanii guddicha Afriikaati. Hidhni kun, faayidaa kan akka:humna ibsaa, qorxummii horsiisuu fi bakka turizimii ta'uu faa kan qabu yoo ta'u, hojii waggaa kudha afurii booda bara 2025 A.L.A. xumuramee eebbifame.

Buqqaatonni namoota yookiin hawaasa balaa adda addaatiin bakka yookiin iddoo jireenyaa gadhiisanii iddoo birootti baqataniidha. Sababoonni gurguddoon buqqaatii lammiilee fidan keessaa muraasni; balaa lolaa, ibiddaafi wal waraansa biyya keessatti gaggeeffamuudha.

Saayiniin golboo gosa meeshaa kan mana keessatti itti fayyadamnuu fi bocni isaa golboo fi qadaada kan qabudha. Meeshaan kunis nyaata keessa keenyee bakka fagoo tokko deemuuf kan nama fayyaduu fi qulqullina isaas ni eega.

Kan argamu mana Citaa kan jedhamu yommuu ta'u baadiyyaa keessatti hedduu baratamaa kan turee fi yeroo ammaa kana garuu sadarkaa baduu irratti kan argamudha. Sababni isaas mana qorqoorroodhaan bakka buufamaa waan jiruufi.

Iddoon kun iddoo bashannaa fi miidhaginaa kan taheedha. akkasuma illee iddoon namoonni yeroo gammachuu addaa addaa qaban dhaqanii itti booharaniidha. iddoo kanatti teessuma bareedaa fi biqiloota abaabaa addaa addaa qaban argaa jira.

Daabboon daakuu qamadii irraa tolfamu, garaacha sirna bullaa'insa nyaataa raawwatuuf baay'ee gaariidha! Daabboon kun tolfamee, muramee dhadhaan itti dibamee nyaatamuuf qophaa'ee kan jiruudha. Nyaatni irra dibaa akkasii yeroo ayyaana Faasikaa dhiyaataa.

Suuraan nuti arginu kun artistii yommuu ta'u maqaan isaas Usmayyoo Muusaa jedhama. Usmaayyoon Muusaa gameessa siyaasaa, weellisaa sagaleen kiiloole, quuqamaa Morgan dhala namaa fi onnataa dhiiraati. Sirboonni isaa Oromiyaa keessatti dhageettii olaanaa qabu.

Baanarii beeksisaa irra konkolaataan bifa keelloo mul'achaa jira. Abbaan beeksisa kanaa mana tajaajila poostaa Itiyoophiyaati. Baanaricha irraa barreeffamni ' Poostaa Itiyoophiyaa tajaajila geejjibaan fayyadamaa ' kan jedhu afaan Amaaraan barreeffamee argama.

Kan nuti argaa jirru kun mana nyaataa yookaan dhugaatii yommuu ta'u mana baay'ee bareedaa ta'ee fi teessuma gaggaarii qabudha. Namoonni bakka kanatti namoonni nyaatanii akkasumas dhuganii itti boqotu. Kanaafuu bakka baay'ee mijaawaa ta'edha.

Meeshaaleen elektirooniksii meeshaalee dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila adda addaa itti bahuudha. Dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti yookiin dalagaa guyyaa guyyaan dalagu keessatti, hojii isaa salphissuuf yookiin yeroo isaa qusachuuf meeshaalee kanatti gargaarama.

Namoonni hedduun iddoo bashannanaa paarkii Inxooxxoo keessa dhaabbatanii asii gadi magaalaa Finfinnee daawwachaa jiru. Namoonni lama fuuldura kana dhaabbatanii bilbila ilaalaa jiru. Paarkiin Inxooxxoo handaara magaalaa Finfinnee gara kaabaatti argama.

Man jireenyaa citaa irraa ijaaramudha. manni Kuni mukaafi marga gogaa irraa Kan ijaaarramu. dallaan mukaan itti dalleeffamee jira. dallaan Kuni jalli Isaa dhagaadhaan Kan kaabbameedha. daa'imman sadi karra dallaa fuuldura dhaabatanii jiru. duuba manaa mukkeentu Jira.

Aadaan mallattoo ibsituu saba tokkooti. Aadaan mallattoo jiraachuu saba tokkoo kan agarsiistufi addunyyaatti dabarsitee waa'ee saba sanaa ibsituudha. Aadaan gosa baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni aadaa uffannaa, aadaa nyaataafi kan biroo.

Iddoo kanatti wantoota faaya ykn meeshaalee miidhaginaaf oolan hedduu argaa jirra. meeshaalee miidhaginaaf oolan kun halluu sadii kan qabuudha. Innis gurraacha diimaa adiidha akkasuma illee caallen kun Abba gadaa kan mullisudha

Asirratti kan argamu kitaaba walalooti. Kitaabni walaloo kun barreessaa maqaan isaa Tashoomaa Guuttataa Qixxeessaa jedhamuun kan barreeffame yommuu ta'u, qabiyyeen isaa qabiyyee walaloo kan of keessatti hamamatsu fi kitaaba baay'ee gaariidha.

Kun, diikoorii dha. Diikooriin kun kan qophaa'e wantoota garaa garaa kan akka :daraaraa haalluu wal makaa qaban, uffata adii fi kanneen biroo irraa yoo ta'u ,hedduu bareedaa dha. Diikooriin qophiin addaa yeroo jiru bakka bareessuuf hojjatama.

Leenci guddaan daabee mormaa ol dhaabee jiru as ilaalaa gaarreeffachaa jira. Iddoo Leenci irra ijjatee jiru garmalee magaariisadha. Leenci ija keessa yemmuu ilaalan baay'ee nama sodaachisa. Eegee isaa gadi dachaasee adamsaa jiira.

Qonnaan bultoonni lafa qonnaa isaanii irratti hojjetan yeroo ammaa bu'aa gaarii argachaa jiru. Kun immoo lafa qonnaa isaanii kana haala gaariidhaan yoo misoomsanidha. Callaa kana yeroo inni goge itoo roobni itti hindeebi'in dafanii sassaabuun mancaatii callaa ni hambisa.

Kun, teessuma lafa ilaalcha yokin immoo mul'ata baay'ee bareedaa ta'e qabuu dha. Teessumni lafa kun gaarreen hedduun kan marfamee fi walakkaa garreen kanaatti lafti gadi dhooqaa kan argamu yoo ta'u, biqiloota magariisaa rukkataa ta'aniin kan marfamanii dha.

Saamunaa qaama ittiin dhiqatan argachuun fayyaa gogaa namaatiif baay'ee murteessaadha. Kana jechuun namoonni qaama isaanii saamunaadhuma argataniin dhiqachuu itoo hin taane kan qaamaaf jedhamee hojjetamu fayyadamuu qabu jechuudha. Namoonni isa dhiyeessanis garaa garummaa isaa himanii gurguruun baay'ee barbaachisaadha.

Meeshaan kun maqaan isaa boraatii dha. Boraatin kun boraatii aadaa muka irraa qopheeffame yoo ta'u, baroota durii keessa aadaa Oromoo biratti boraatii haalan itti fayyadamamaa turedha. Boraatin kun, yeroo ammaa kana tajaajilli isaa daran hafeera.

Mukti goggogaan dallaan irratti rukatamee jiru tokko keessaa ol ba'ee argama. Muka goggogaa duuba biqiltuun akkaan magariisni baala babal'aa ni argama. Samiin qulqullaa'ee waan duumessi yookan hurriin irra darbee hin beekne fakkaatee jira .

Harree diidoon harree mana didee bosona galeedha. Kanaafuu harree diidoon akaakuu bineensota bosonaa keessaa isa tokkodha. Harree diidoon akka bineensota biroo foon soorota osoon ta'in, Marga yookiin biqiltootaa soorachuudhan beekama.

Namoonni hedduun fardeen gulufsiisaa jiru. Isaaniis harkatti alangaa fi alaabaa qabatanii fardeenin gulufaa jiru. Fardeen hundi isaanitu afaan isaanii faxoorraman jiru. Namoinni farda yaabbatanii jiran hundi isaanituu gonfoo keewwatanii jiru.

Inni suuraa irratti muldhatu kun sa'a faranjiiti. Saawwi faranjii dhala namaatiif faayidaa heddu qaba. Isaan keessaa muraasni aannan isa keessaa ba'u dhalli namaa dhuguu fi gurguruudhaan akka madda galiitti itti gargaarama.

meeshaa ittiin biqiltuu bishaan obaasuuf itti fayyadamnu yoo ta'u innis gurroo yookaan qabattoo harkaan qabatamu kan ofirraa qabuu fi namni ammoo achi qabatee biqiltuu isaaniitti bishaan naquuf kan itti gargaarramanidha.

Namtichi furdaan garaa xiilloo ga'eettii uffata milishaa uffattee jirtuuf waraqaa ragaa laataw jira . Ga'eettiin waraqaa ragaa fudhachaa jirtu mallayyoo ( gonfoo ) mataatti keewwattee jirti. Dudduuba isaaniitti teessoo gurguddoon ni argama.

Oomishni midhaanii, oomisha dhalli namaa yookiin Qotee bultoonni roba gannaa yookiin jallisiitti gargaaramuun oomisha midhaan gosa adda addaa kanneen akka; boqqoolloo, garbuu, shumburaa, gaayyoo, xaafii, qamadii, misira, boloqqeefi kanneen biroo itti oomishamiidha.

Biyyi keenya Itoophiyaafi Raashiyaan hariiroo yeroo dheeraa waliin qabu. Biyyoonni kun kan walitti firoomuu danda'aniif faayidaalee kanneen akka dhimma waraanaafi nyaataa akkasumas daldala waantota biroo irraa ka'uudhaani. Haata'u malee Raashiyaan addynyaa kana irraa guddina waanta qabduuf deeggarsa namummaa hedduu nuufkennaa turte.

haadholii baayyinni isaanii sadi ta'e argaa kan jirrudha. isaanis meeshaa miidhaginaa qabatanii kan jiranidha. haadholiin kun haadholii uffata aadaa uffatanii dhaabbachaa jiraniidha. kunis balbala mana keessaa gad bahanii kan jiranidha.

Meeshaaleen kunneen meeshaalee manaa muka irraa hojjatamanii dha. Meeshaaleen kunneen kan akka:minjaala mi'a irraa kaawwatan fi teessoo muka irraa hojjatame namoota muraasa teesisu yoo ta'u, muka meeshaalee qara qabaniin soofuun hawaasuma keessatti hojjataman.

Uummanni Oromoo waggaa waggaadhaan irreessa malkaafi tulluutti bahee uumaa isaa galateeffata. Sirna kana irratti dubartoonni iddoo guddaa qabu. Kanaaf yeroo sana fuundura deemuudhaan kan gara irreessaatti dhaqu dubartootadha. Kanaaf aadaan uummata kanaa walqixxummaa saalaa kabajuu irratti beekamtii guddaa qaba.

Dargaggoonni dhaadannoo adda addaa waraqaa irratti qabatanii hiriira nagaa taasisaa jiru. Isaan keessa garaa harka bitaa dhaabbatee suura kaasaa jira. Namni tokko fuuldura isaanii dhaabbatee isaan haasofsiisaa jira. Isaan duubatti manni tokko ni argama.

Akka biyya keenyaatti oomishni qamadii naannoo oromiyaa godinaalee kanneen akka Baaleefi Arsii keessatti baay'inaan oomishama. Kun immoo kan ta'uu danda'eef haalli qilleensa naannoo sanaa oomisha kanaaf mijataa ta'uufi teessumni lafa isaanii diriiraa ta'uu isaatiini.

Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee adde Adaanach Abeebee fuuldura taa'anii walga'ii yemmuu geggeessaa jira. Hirmaattoonni immoo minjaala marsanii addame Adaanach dhaggeeffachaa jiru. Minjaalaa gidduu keessatti biqiltuun qodaa adii irra dhaabatee jiru ni miidhaga.

Qaamni nageenyaa qaama yookiin namoota nageenya biyyaa eeganiifi eegsisaniidha. Qaamni nageenyaa qaama olaantummaa seerafi heera biyya tokkoo kabachiisaniidha. Namoonni kun halkaniif guyyaa osoon jedhin, aduu qorra osoon jedhin nuffii tokko malee nageenya biyyaa eegsisaniidha.

Namoota naannoo awwaalcha namaa deemanii margaa fi saaxoo adda addaa irraa funaanaa jiraniidha. Namoota kana keessaa dubartoonni lama uffata laastikii harkaa halluu adii fi cuquliisa qabu uffatanii siidaa sana qulqulleessaa jiru.

geejjiba aadaa kan taate harreen meeshaa gara garaa fe'attee deemaa kan jirtudha. meeshaa kana kan itti fe'ate ammoo namni harroota baayyee kan duuba ulee qabatee deemaa kan jirudha. Nama tokkoofi harroota baayyeedha.

Meeshaan kun, meeshaa barreeffamaa dha. Meeshaan barreeffamaa kun waraqaa diizaayinii garaa garaan qopha'an daa'imman barreeffama akka irratti yaalanii fi akka irratti fakki kaasaniif kan qopheeeffamee dha. Waraqaan kun, haalluuwwan gosa garaa garaa irraa qopha'an.

Namoonni kun namoota amantaa ortodoksii hordofaa kan jiraniidha. namoonni kun uffannaa gaabii adii kan tahe uffatanii kan jiranidha. akkasumas waan akka koffiyyaa wayii mataa isaaniitti kaawwatanii kan jiraniidha. namoonni kun alaabaa oromiyaa kan tahee saggoo isaanii irra kaawwatanii kan jiranidha.

Meeshaaleen elektirooniksii meeshaalee dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila adda addaa itti bahuudha. Dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti yookiin dalagaa guyyaa guyyaan dalagu keessatti, hojii isaa salphissuuf yookiin yeroo isaa qusachuuf meeshaalee kanatti gargaarama.

Akka biyya kanaatti namoonni ummurii ijoollummaa irraa ka'uudhaan farda gulufuu shaakaluu jalqabu. Kun immoo yeroo guddatan akkuma salphaatti akka isaan farda isaanii gulufsiisan isaan taasisa. Kun immoo jireenya hawaasummaa uummata keessa jiru sodaa malee akka itti madaqan isaan gargaara.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Daa'imti xiqqoon tokko mana keesatti taphachaa jirti. Harmeen daa'imaa foddaa irra teessee laaptooppiidhaan dubbisaa jirti. Haadha irraa gara harka mirgaatti meeshaan muuziqaa kiraarri gidaara irratti fannifamee jira. Haati mucayyoo harkaan morma ishee qabachaa jirti.

Pireezidaantiin duraanii mootummaa naannoo Oromiyaa kan turen obbo Alamaayyoo Atoomsaa wal irra naqanii xiyyeeffannoon fuuldura isaanii ilaalaa jieu. Duuba isaanii alaabaan Itiyoophiyaa dhaabbatee jiru. Obbo Alamaayyoo Atoomsaa irraa jala uffata gurraacha uffatanii jiru.

Kopheen luka lamaa magaalli wal cinaa taa'ee jira. Funyoon kopheen ittiin hidhamu adiidha. Koomee jalli isaatis akkasuma adii fi daalachadha. Kopheen yeroo baay'ee qoree akka nama hin waraannee fi gufuun nama hin dhoofnef nama gargaaraa.

Suuraa kabajamoo muumicha ministeeraa biyya keenyaa kan ta'aan Dr. Abiyyii Ahimadiidha. Dr. Abiyyiin harka isaanii bitaa ol kaasanii sagale guddistuu isaan duratti sibiilaan hidhamee jiruun dubbachaa jiru. Dr. Abiyyi kullittaa adii uffata isaanii jalaa qabu.

Biqiltuu naannoo gammoojjiitti biqilu Kan ijji Isaa nyaatamuudha. biqiltuun Kuni qoree baay'ee qaqal'oo taate firii isaarraa, akkasumas qoree adii dheerina qabu guutuu qaama isaarraa qaba. Biqiltuu kana nyaachuun dura qoree Isaa irraa harcaasnee sana booda qola Isaa irraa quncisnee nyaanna.

Fakkii kana irraatti dhugaatiiwwan gosa gara garaa argina. Gosoonni dhugaatii kunis "Fanta, Sprite, Coca-Cola, Mango" fi kan kana fakkaatan yommuu ta'an namoonni akka filannoo fi fedhii isaaniitti ajajachuun kan dhumma itti bahan yookiin kan itti fayyadamanidha.

Dhugaatiin yokin nyaanni firiijii yokin rifirijeetarii keessa jiru kun, baaduu saamsamee waraqaa qorqoorroo keessa kaawwamee gurguramuu dha. Baaduun kun, aannan sa'aa irraa kan qophaa'e yoo ta'u, baaduun hamma pirootinii fi faatii hedduu of keessaa qaba.

Asirratti kan argamu gosa dhugaatii saamsaman yommuu ta'an maqaan isaaniis dhugaatii Maangoo kan jedhamanidha. Dhugaatiin kun maangoo irraa adeemsan warshaa keessatti kan oomishamuufi erga oomishamee saamsamuun fayyadamtootaaf kan dhiyaatu dha.

Qoobii mataatti godhatamuudha. qoobiin Kun halluu gurraacha Kan qabuudha. gidduu isaatti barreeffaman halluu diimadhaan barreeffamuufi suuraa biqiltuu odaa ofirraa qaba. qoobiin mataatti Kan godhatamu wantoonni mataa keenya miidhan kallattiidhaan mataa keenyarra Akka nu hin qubanneefidha.

Gosa dhugaatii adda addaa kan hundi isaanii alkoolii of keessaa hin qabnedha. Dhugaatiin gosaan adda ta'an marti isaanii dhamdhamaafi halluu garaagaraa qabu. Dhugaatiiwwan kun mana gurgurtaa keessatti toora tooraan kaa'amanii gabaaf dhiyaatanii jiru.

Waat-saappiin miidiyaa hawaasaa sagalee fi barreeffama ittin wal jijjiiran keessaa isa tokko. Asxaa yookin loogoon waat-saappii qubee Q guddaa fakkaatee jidduu irraa halluu magariisa kan qabuudha. Suur-sochii adda addaas walii erguuf ni fayyada.

Yeroo ammaa kana addunyaan waantota ittiin walquunnamtu hedduu oomishattee jirti. Isaan keessaa bilbilli isa tokkodha. Namoonni bilbila isaan harka jirutti fayyadamuudhaan Aardii tokko irraa gara aardii biraatti haasa'uu danda'aniiru. Kun immoo dhala namaatiif jijjiirama guddaa ta'eera.

Suuraan kun fakkoo qulqullootaa keessaa tokko ta'ee kan baayyifamee jiruudha. Suuraa kana irratti kochoon bitaa fi mirga irraan kan halluu alaabaa Itiyoopiyaa qabu boocamee jira. Manni fakkoon kun keessa jiru mana muka naannoo irraa ijaarameedha.

Isaan garuu garee federeeshinii atileetiksii Itiyoophiyaati. Hooggantoota federeeshinichaa irraa kaasee hanga atileetotaatti uffata ispoortii kan bifa alaabaa Itiyoophiyaa qabu ufatanii walitti qabamanii jiru. Namoonni muraasni fuulduraan gadi taa'anii kan jiran yoo ta'u, warri kaan immoo dhaabbatanii jiru.

Piroofeesar Birhaanuun Naggaa pireesidaantii Ministeera Barnootaa biyya Itoophiyaa yommuu ta'an, imaammata dhimma barnootaa irratti jijjiirama guddaa fiduudhaan nama yeroo jalqabaaf seenaa galmeessanidha. Piroofeesar birhaanuun qulqullina barnootaa irratti nama xiyyeeffachuudhaan beekamanidha.

Isaan kun tajaajiltoota fi amantoota amantaa Ortodoksii Tewaahidooti. Luboonni Taabota baatanii toora galuun ayyaana kabajuudhaaf ba'anii jiru. Warri kaan immoo dibaabee irra qabaa jiru. Hundumti isaanii uffannaa amantaa isaanii uffatanii jiru.

Magaalan iddoo yookiin bakka namoonni baay'inaan jiraataniidha. Magaalan bakka taajajilootni hawwaasummaa kanneen akka; bishaan qulqulluu, ibsaa, daandiifi geejjiba, taajajila fayyaa, Mana baruumsaafi kanneen kana fakkatan guutamanii argamaniidha. Magaalan iddoo baay'ee jireenyaf mijattuu taateedha.

gamoo baayyee gurguddaa ta'eefi kan baayyina qabu argaa kan jirru yoo ta'u inni giddu gala gabaa Itoophiyaa ta'ee tajaajilaa kan jirudha. gamooleen kunniin ammoo karaa cinaatti kan argaman yoo ta'an konkolaataan ammoo kara kanarra imala kan jirudha.

Aasxaa yuunivarsiitii Wallaggaa bakka bu'uudha. aasxaan Kuni macaafa banamee jiru tokko gidduu isaatti Kan qabudha. kitaabnii banamee gidduu aasxaa kanaa jiru dhaabbatan barnootaa ta'uu Isaa ibsa. aasxaa kana yuunivarsiitii Wallaggaa malee dhaabbanni biraa itti fayyadamuu hin danda'u.

Dhaabbanni yokin bakki kun geem zoonii yokin giddu gala bashannanaa jedhamee waamaam. Giddu gala bashannanaa kanatti tajaajiloota akka:daawwannaa kubbaa miilaa, tapha puulii ,tapha geemii koompiitaraa fi tapha teenisii minjaalaa faatu kennama.

Biqiltuu magariisa iddoo tokkootti heeddumminaan biqilee jiruudha. biqiltuun kuni naannoo tokko tokkootti qofa Kan argamu yoo ta'u foolii urgaawu kan baay'ee namatti tolu qaba. biqiltuun Kun man keessatti Kan afamu yoo ta'u foolii manaa guutumaatti gara urgaatti jijjiira.

Waraqaan jireenya dhala namaa keessatti hiika guddaa qaba. Kana jechuun haala jiruufi jireenya isaa keessatti wanti inni ittiin dhimma bahatu tokko waraqaadha. Kana jechuun namoonni yeroo dhimmoota seeraan walqabatan dhiyeeffachuu barbaadan kanatti dhimma bahatu.

Dhalootni ammayyaa jaarraa kudha saddettaffaa irraa kaasee beekumsa isaatiin kalaqa garaa garaan addunyaatti kan dhufaa jirudha. Meeshaan elektirooniksii neetiwoorkii jedhamu kun meeshaa namoota wal qunnamsiisaniif sarara qilleensaa kennuudhaan kan isaan tajaajiludha.

Meeshaa mana keessaa kan ofi isaa irraa saanduqa xixiqqaa sadii qabuudha. Meeshaan kun minjaala ta'ee cinaacha isaa irratti immoo saanduqni kan hojjetameedha. Meeshaan kun halluu gosa lama gurraachaa fi diimaan dibamee jira.

Bakka kanatti kan argamu gosoota dhugaatii biiraa gara garaa yommuu ta'u, dhugaatiiwan biiraa kana gubbaa immoo foon dheedhiin kaawwamee jiru ni mul'ata. Namoonni hedduun erga foon dheedhii muranii nyaatanii booda biiraa irratti dhugu.

Nyaata muduraa fi kuduraa irraa qophaa'e argina. Nyaatni kun filannoo namoota ajajatanii irratti hundaa'uudhaan kan namaaf dhiyaatudha. Nyaata kana hoteelaa qofaatii osoo hin taane, manatti hojjetachuunis ni danda'ama. Fayyummaa qaama keenyaaf gaariidha.

Oromiyaan naannoo qabeenya uumamaa hedduudhaan badhaatuudha. Naannoo kana keessatti qabeenya argamu kana uummanni naannicha keessa jiraatu haala gaariidhaan kunuunfatee har'aan gahachuu danda'eera. Kana jechuun hanga har'aatti faayidaa isa irraa argatu immoo qobaa isaa itoo hin taane naannolee hollaa isaa wajjin itti fayyadama.

Shamarreen Oromoo akka malee miidhagdu takka uffata aadaa Oromoo naannawaa Arsii uffattee harka ishee morma jala qabattee dhaabbattee as ilaalaa jirti . Yaa miidhagina ishee ! Kana malees, callee dhedheeraa morma ishee irratti hidhattee jirti.

Meeshaan elektirooniksii utubaa sibiilaa dheeraa ta'e kana irratti fannifamee jiru kun maqaan isaa kaameraa jedhama. Kaameraan kun to'annoof akka ta'uuf daandii magaalaa walakkaa gidduu jiru yookin mana jireenyaa keessatti kan fannifamuu dha.

Amantiin adeemsa yookiin sirna waaqeffannaa dhalli namaa waan ijaan hinmullanne tokko kitaaba qulqulluufi uumama isaa isaa ilaaleefi dinqisiifatee, wanti uumama kana uumu qaamni guddaafi humna guddaa qabu wa'ii jira jedhanii amanuuti.

Moodelistii kan uffata aadaatiin miidhagdee faayamtee kan argamtu yoo ta’u dhaabbii toleetti fi miidhagduu intalaati. Moodelistoonni faashiniiwwan gara garaa beeksisuu keessatti gahee olaanaa kan bahanii fi bahachaa jiranidha. Kanaafuu bakka olaanaa qaba.

Daa'ima tokkittii rifeensa ishee sirreeffaattee teessudha. daa'imni tuni faaya miidhaginaa hedduu qaama isheetti godhattee jirti. mataa ishee faayaan hidhattee, akkasumas morma isheettis faaya godhattee jirti. daa'imni tuni harka ishee meeshaa aadaa nyaanni ittiin dhiyaatu keessaa nyaata fudhachaa jirti.

nama hojii irratti bobba'ee jiru argaa kan jirruufi namni kun ammoo hojii mana halluu dibuu kan jirudha . kunis lafa dhaabbatee baaxii mana halluu dibaa kan jirudha. haguuggii fuulaas godhatee kan jirudha.

Iddoo kanatti namicha tokkotu argamaa jira. Namichi uffannaa guddaa uffatee harka isaa walitti buusee kan jiruudha. Akkasuma illee namichi fuulli isaa dhokfatee kan jiruudha. Uffannaan namicha kana bifti isaa diimaa bareedaa kan ta'eedha.

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin imaludha. Gosa geejjibaa keessaa tokko geejjiba qilleensarraa kan ta'e Xiyyaaradha. Xiyyaarri geejjibaa qilleensarraa keessaa tokko ta'ee, tajaajila geejjibaa guyyaa guyyaan dhala namaaf kenna.

Boorsaa xaxamee hojjatame Kan qabannoo harkaan lama ofirraa qabudha. boorsaan Kun halluuwwan garagaraa kanneen Akka diimaa, gurraachaa, magariisaan of kaassaa Kan qabuufi baay'inaan halluu diimarraa Kan hojjatameedha. yerooo gabaa deemnufi yeroo biroos meeshaaleen biroo ittin qabachuuf oola.

Dhugaatii ho'aa kan ta'e dhugaatii shayii jedhamuun beekkamudha. Kunis sukkaaraafi bishaan ho'aa akkasumas baala shayii irraa kan hojjatamudha. Yeroo baayyee namoonni hedduun ganama ganama akka ciree nyaataniin kan dhuganidha. Fallaa'annis biratti argama.

Magaalaan bakka jireenyaaf mijataadha yeroo jedhamu waamalee miti. Sababni isaas magaalaa keessatti waantonni jireenyaaf mijataa ta'an hedduun jiraachuu isaati. Kana jechuun daandiin namoonni magaalaa keessatti irra deeman cirracha waanta afamee hiruuf dhoqqeen nama hinargu. Kana malees waantonni magaalaa adda taasisan hedduutu jira.

Kopheen akka malee dheeraa di gurraacha cilee fakkaatu tokko taa'ee jira. Gurraachummaa isaan cilee boba'u tuffachiisa. Kana malees, jalli isaa ilkaan gurguddaa falaxaa mukaa fakkaatan qaba. Qoreen tasuma kana keessa ba'ee nama hin waraanu.

Beeksisoota hedduu bakkeewwan baay'ee irratti maxxanfamanii agarra. Beeksisoonni kun immoo warra dhimmi isaa ilaallatuuf baay'ee murteessaa waanta ta'eef namoota baay'eedhaan hordofama. Haata'u malee qaamoleen sobaan maxxansanii namoota burjaajessuu barbaadan hedduu waanta ta'aniif ofeeggannoo guddaatu barbaachisa.

Abbootiin Gadaa eebbisaa jiru . Abbootiin Gadaa kutaa adii maratanii hokkoo hirkifatanii dabareedhaan eebbisaa jiru . Maanguddoon gara harka bitaatti argamu mataa irraa gonfoo adii qaba. Dabalataan ija isaanii dunuunfatanii jiru.

karaa baaburaa yookaan ammoo hadida baaburaa fi babura karaa kana irra deemaa jiru argaa kan jirrudha. namoonni ammoo hadida kan cina dhaabbatanii geejjiba kana yookaan baabura kana eeggachaa kan jiranidha.

Konkolaataa waraanaaf oolu Kan meeshaaleen waraanaa hedduu guddina qaban baachuu danda'uudha. konkolaataawwan Kuni balaa irraa dandachuuf konkolaataa biroo caalaa cimina Kan qabuudha. olaabaan itoophiyaa gubbaa isaatti fannifamee jiru waraanni Kuni Kan biyyattii akka ta'e mul'isa.

Iddoo kanatti sangoota gurguraaf dhihaatan baay'ee argaa jirra. sangoonni kun sangoota baay'ee ciccimoo kan tahanidha. akkasumas namoonni sangoota kana bitanii faayidaa addaa addaa fi kan oolanidha. sangoonni kun baay'een isaanii hidhatamanii kan jiranidha.

Midhaan nyaataa ooyruurra jiruudha. midhaan Kuni goguudhann halluu Isaa magariisa irraa gara adii jijjiirratte Kan jiru yemmuu ta'u yeroon sassaabbii Isaa gahee Kan jiruudha. mukkeen magariisa baala hedduu qaban ooyruu daangaatti biqilanii argamu.

Dubartoota afuriidha. isaan keessaa lamaan isaanii uffata walfakkaataa uffatanii jiru. kanneen hafan lamaanis uffata wanfakkatu uffatanii jiru. duuba dubartoota kanaa hurrii adii fi bosona mukkeen dhedheeroo qabantu jira. dubartoonni Kuni waliin ta'anii shubbisaa Jiran.

Kun gosa nyaata aadaa baay'ee beekamaa fi jaallatamaa ta'eedha. Maqaan nyaata aadaa kanaa marqaa jedhama. Marqaan daakuu qamadii irraa yookiin midhaan gosa biroo irraa abidda irratti kan qophaa'uudha. Gidduu isaatti dhadhaan nam'ee nyaataaf qophaa'ee jira.

haala teessuma lafaafi bineensota bosonaa baayyinaan afur ta'anii fuuldura isaanii ilaalaa jiran argaa kan jirrudha. bineensonni kunneenis maqaan isaanii jeedala diimtuu jedhamuun kan beekaman yoo ta'u lafti isaan itti argaman kun ammoo gaarreen gurgudda kan of keessaa qabudha.

Namoonni kun baay'atanii taa'anii hojii addaa addaa hojjechaa kan jiranidha. namoonni kun taa'anii hojii kana hojjechaa jiran kun dubartootadha. dubartoonni kun hundi isaanii marataa maratanii kan jiranidha. dubartoonni kun boqqolloo keessaa waan tahe funaanaa kan jiranidha.

Manneen jijjiganii jiran manneen sbaba misooma kooriidariitin jijjiganii jiranii dha. Mootummaan Itoophiyaa bara 2024 kaasee magaalota guguddoo fi magaalota xixiqqoo biyyatti keessatti hojii kooriidarii yokin immoo qarqara daandii asfaaltii misoomsuu hojjachaa jira.

Namichi tokko suuqii konkolaataa irratti hojjatamte keessa dhaabbatee nyaata adda addaa namoota daandii irra darbaniif gurguraa jira . Suuqii konkolaatatii ol baanariin lama ni argamu. Namtichi uffata adii uffatee suuqii keessa dhaabatee jira.

Gaalonni dugdatti fe'umsa baatanii daandii konkolaataa irra taree galanii deemaa jiru. Gaalli dhamsuu bishaanii obsuu isaaanii irrawn kan ka'e : maqaa masoo doonii gammoojjii keessaa jedhamuun beekamu. Gaalli baay'inaan iddoo hoo'ina guddaa qabu keessa jiraatu.

Kun bakka gurgurtaa kuduraalee fi muduraalee garaa garaati. Bakka kanatti kuduraalee fi muduraalee kanneen akka paappayyaa, burtukaana, muuzii, avokaadoo, timaatimii fi kanneen birootu argama. Muuziin hanga qarshii isaatiin tilmaamamee fannifamee jira.

Miidiyaan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii miidiyaalee dhuunfaa afaan Oromoo tamsaasan keessaa isa tokko. Innis yeroo ammaa kanatti biyya alaa irraa tamsaasaa jira. Miidiyaa adda dureen warraaqsa Oromoo dabarsaa ture ta'uun isaa seenaa yeroo dhiyooti.

Alaabaawwan halluu gosa tokko irraa bocaman tarree galanii jiru. Isaanis halluu magariisa, keelloo fi diimaadha. Alaabaawwan kun tirannaa fi sadarkaa alaabaan Itiyoophiyaa yeroo ammaa jiru keessa darbee as ga'ee kan agarsiisaniidha.

Midhaan nyaataaf ta'u Kan sararaan facaafameedha. Midhaan magariisa ta'eedha. biqiltoonni Kuni facaafamanii Kan hin turredha, akkasumas Amma ganaa guddachaa Kan jiraniidha. sararaan dhaabbamuun isaanii bishaan obaasuuf Akka mijatuuf akkasumas oomishatummaa isaan Akka dabaluufidha

Kitaabni barruu barreeffamaa guddaa, kan beekumsi guddaan keessatti kuufame yookiin barreefameedha. Kitaabni barruu barreeffamaa, kan hayyoonni yookiin beektonni barreessanii, namni biroo akka dubbisaniif gumaachaniidha. Namoonni baay'eenis beekumsa irraa argachuuf kitaabicha nidubbisu.

Fakkii bareedaa foddaa mana amantii Ortoodoksii irratti kaafamee jirutu mul'achaa jira. Fakkiin foddaa irraa kun halluuwwan babbareedoo adda addaan kan faayameedha. Kana malees, karaa jalaan waa'ee gocha namoota fakkii irraa afaan Gi'iiziin barreeffameera.

Siidaan mootii Itiyoophiyaa duraanii kan ture kan mootii miniilik farda irra taa'ee jira. Naannawaan isaa dallaa sibiilatiin kan ijaarameedha. Mooraa siidaa keessa biqiltuun gosoonni garagaraa ni argamu. Isaan keessaa tokko meexxii guddaan dallaa irra dhaabbatee jira.

kun ammoo bineensa qaamaan guddaa maqaan isaa naacha jedhamuun beekkamudha. innis kan inni jiratu qarqara bishaanii fi bishaan keessadha. naachi kun bishaan keessa kan jiruufi afaan isaa banaa kan jirudha.

Meeshaan kun, meeshaa muuziqaa maqaan isaa dibbee jedhamudha. Meeshaa muuziqaa kana yeroo baay'ee waldaa Kiristaanaa Ortoodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatu itti fayyadama. Meeshaan muuziqaa dibbee jedhamu kun muka ,gogaa loonii fi uffata irraa qopheeffama.

Manni dhuunfaas haa ta'u kan gareen ijaarame tokko miidhagina isaa kan murteessuu danda'u faayota miidhaginaa manicha keessa jiranii fi teessumoota bitamanii yookiin hojjetamanii achi keessa kaa'amanidha. Manni kun ulaagaa kana guutee argama.

Konkolaataan nama dhuunfaanis haa ta'u, gareedhaan bitamuu ni danda'a. Innis namoota baay'ee baachuudhaan bakkaa bakkatti kan socho'u yeroo ta'u, madda galii namoota konkolaataa kana dhuunfataniiti. Dinagdee guddisuu fi hiyyummaa ittisuuf kan gargaarudha.

Daldalli meeshaalee faaya miidhaginaa bakkeewwan hedduutti gabaa baay'ee qabaachuudhaan maamila isaanii gammachiisuudhaaf namoonni hojjetan baay'ee isaaniiti. Haa ta'u malee gatiin isaanii guddaa waanta ta'eef namoonni baay'een bituu irraa of qusataniyyuu gabaa guddaa akka qabutu himama.

Daa'ima tokko kophaa ishee dhaabattudha. iddoo daa'imni Kuni dhaabattee jirtu lafa marga magariisa ofirraa qabuudha. dhakaa gurraacha walirratti tuulamee jiru fuundura daa'ima kanaa jira. duuba isheetti manni jireenyaa biyyeefi mukarraa hojjatametu jira. foddaan manichaa gartokkoon banamee Jira.

Bakka kanatti kan mul'atu mana dha. Manni kun baay'ee kan nama hawwatuu fi haala bareedaan kan ijaaramedha. Bakki inni itti ijaarame baadiyyaa dachee magariituu kan qilleensa gaarii fi jireenyaaf mijooftuu keessatti.

Namoonni kun namootaa gabaa adeemaa jiranidha. namoonni kun uffannaa adii uffatanii kan jiranidha. akkasuma illee isaan keessaa jaartiin kan taate tokko ba'aa wayii mataa isheetti baattee dhaabbataa kan jirtudha. iddoo kanatti wantoota hedduu argaa jirra.

Buna fannifamee jabanaatti naqamaa jiruudha. jabanaan bunni itti naqamaa jiru halluu gurraacha Kan qabuudha. namni mudhii isaatiin gadi qofti mul'atu tokko dhaabatee buna qicaa jira. iddoo bunni danfifame jabanaatti naqamaa jiru kanatti teessoon namni irra taa'u ni Jira.

Midhaan nyaataa boqqoolloo jedhamuudha. biqiltuun Kuni halluun Isaa magariisaadha. boqqoolloon erga facaafamee guddateen booda cinaacha Isaa irratti Kan laaxxafatu yoo ta'u turtiin yeroo muraasaan booda firii godhata. boqqoolloon faayidaa hedduuf oola. nyaataafi madda galiif Kan ooludha.

Ooyiruu akka malee bal'aa irra midhaan sarara sararaan facaafame biqilee jira. Hurufa diriiraa irratti midhaan mala qonna ammayyaan faca'ee jiru magariisa ta'ee miidhagee mul'ata. Malli qonnaa akkanaa kun yeroo baay'ee biyyoota guddatan keessatti argama.

Itoophiyaan akka addunyaa kanaatti daandii qilleensaa filatamaa ta'e qabdi. Kana irraa ka'uudhaan xiyyaaronni keenya yeroo hedduu balaa irraa bilisa ta'anii adeemu. Kun immoo guddina biyya kanaatiif waanta baay'ee gumaacheera. Kanaaf gara fuulduraattis xiyyeeffannaa guddaadhaan irratti hojjetamuu qaba.

Wanti amma suuraa isaa asi irratti argaa jiru kun isa ittiin huccuu ykn uffannaa addaa addaa ittiin tokkosanidha. maqaa isaa kaawayyaa kan jedhamuudha. kaawayyaan kun bifti isaa adii kan taheedha. akkasuma illee kaawayyaa kun humna ibsaa hojjechaa jira.

Manni jireenyaa iddoo yookiin bakka jireenya dhala namaati. Manni Mandhee yookiin godoo dhalli namaa ijaarratee keessa jiraatudha. Manni Kunis waantootni irraa ijaaramuufi akkaataan ijaarsa isaa gargar. Manni muka, dhagaafi kan kana fakkaatan irraa ijaarama.

Namoonni kun hojii addaa addaa hojjechaa kan jiranidha. akkasumas dubartoonni kun lamaan hojii addaa addaa guggufanii hojjechaa kan jiranidha. dubartoonni kun lamaan mataa isaaniitti waan akka moofaa yookiin herbee wayii maratanii kan jiranidha.

Iddoo qulqulluu amantii Islaamaa jedhamuuun kan waamamu yoo ta'u innis iddoo namoonni uumaa isaanif galata galchaniidha. Shamarran fuuldura kanatti uffata adii haguuggattee deemaa jirtu uumaa ishee galateeffachaa jirti. Iddoon isaa kaabaa jedhama.

Farda gaarii harkisee karaarra deemaa jiruudha. gaariin geejjibaaf Kan fayyaduudha. konkolaataan fe'iinsa namaaf oolu muraasni karaa kanarra dhaabatee Jira. manni dalga dheerina qabu tokko konkolaataa cinaa jira. karaan gaariin irra deemaa jiru Kuni biyyoo Kan qabuudha.

Isaan kun dargaggoota dhiiraa fi shamarran uffata wal fakkaataa uffatanii walitti qabamanii jiranidha. Shamarran gadi taa'anii, boquu isaanii gadi qabanii, harka isaanii asii ol qabanii wal qaxxaamursanii jiru. Gurbaan tokko immoo gidduu isaanii dhaabbatee jira.

Raayyaan ittisa biyyaa qaama nageenya biyya kabajaniifi kabachiisaniidha. Raayyaan ittisaa qaama walqixxummaa kabachisaniifi biyyaa isaanii halkaniif guyyaa eeganiifi daangaa ishee kabachiisaniidha. Raayyaan ittisaa waabii biyyaati. Isaan qaama biyyaafi lammiilee isaanitiif aarsaa ta'uuf ofqopheessaniidha.

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin imaluudha. Konkolaatan gosa geejjibaa lafarraa keessaa tokko ta'ee, tajaajila geejjibaa guyyaa guyyaan dhala namaaf kenna.

Mukti guddaan kun maqaan isaa odaa jedhamee kan waamamu yoo ta'u, muka dirri isaa bal'aa fi jirmoota hedduu qabuu dha. Mukti odaa saba Oromoo biratti bakka guddaa kan qabu yoo ta'u, ibsituu aadaa fi seenaa oromooti.

Maawusii kan jedhamu gosa qaama kompiitaraa ta'ee tokko tokko kan shiboo isaa fi kompiitara gidduu dheereffamee jirutu jira. Tokko tokkoof immoo fageenya irratti shiboo malee kan hojjatus ni jira. Innis qaama of danda'eedha.

Namni tokko afaan isaa banee osoo sirbaa jiruu dha. Namni kun, haalluu gogaa fuulaa diimaa kan qabu yoo ta'u, uffata aadaa uffatee jira. Nama kana duuba manni baay'ee bareedaa fi guddaa gamoo ta'e tokko hojjatamee jira.

Bakka kanatti garee shubbistootaa argina. Shubbistoonni kunniinis uffata aadaa uffachuudhaam akkasums ules qabachuudhaan yeroo sirbaaf yookaam dhiichisaaf qophaa'anii jiran argamu. Shubbisni aadaa fi duudhaa calaqqisiisuu keessatti gahee olaanaa qaba. Aadaan shubbisaa biyyaa biyyatti gataa gara.